Itongo rinini cane riteyemwo ibiterwa vyinshi bitandukanye, harimwo imyumati itarakura neza. Hirya gatoya hari ikibanza giteyemwo ubwatsi bwinshi, harimwo n'ibiti vy'ibigazi biteye bitegeranye bikuze cane.

Itongo rinini cane riteyemwo ibiterwa bitandukanye. Bimwe muri vyo bikaba ari ibiti vy'ibigori, bikaba bifise uduti duto duto, twumye. Ibindi akaba ari ibiti vy'ibitoke, bimwe murivyo bisa n'ivyeze, ibindi bitarakura neza, Hirya gatoya hariho ishamba rinini.

Itongo rinini cane riri ku musozi muremure rikaba ririmwo imirima igabuye muduce dutandukanye ikaba ikikijwe n'ibiti birebire cane vyubwoko butandukanye hakaba hari niyindi misozi iri kure na kure nayone miremire ibikikije.

Uruzi rutoya rufise amazi afise ibara risa n'iryumugina, ruca hagati y'amatongo manini cane, ku nkombe y'aho hateye ibiti vy'ubwoko butandukanye, hari n'amashamba manini.

Inyubako ikorerwamwo ubworozi bw'inkoko yubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati irimwo inkoko nyinshi cane zishobora kuba zirenga ijana harimwo n'umugabo ariko arazifungurira yambaye inkofero zimwe muri zo nkoko akaba ari inkokokazi izindi akaba ari isaki.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye harimwo amato menshi ariko matomato akozwe mu biti no mu mbaho, ku nkombe yaho hakaba hari ikibanza kinini giteyemwo ibiti birebire.

Umugore akuze akenyeye igitenge yambaye n'agatambara gafis'ibara ryera k'umutwe azaniye ubwatsi inka ziwe zibiri zikuze ngo zirishe, zikaba zikikijwe n'ibiti vyinshi harimwo ivy'ibitoki n'ibindi bitandukanye.

Ibarabara rinini kandi ryagutse ry'ikaburimbo, ricamwo imiduga myinshi minini na mitoya. Rikaba riri mu gatutu k'ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo ibiti vy'imyembe.

Imyagazi y'impene igera kuri ine, iri mu kibanza gikorerwamwo ubworozi bw'impene, ikaba ifise amabara menshi atandukanye. Imwe mu mabara ifise harimwo ibara ryera, ibara ryirabura, n'ibara risa n'iry'umugina.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibiti vy'ibigori bikuze muga bitarera neza, bikikijwe n'ibiti binini vy'ibigazi n'ibindi vy'ubundi bwoko butandukanye.

Itongo rinini ririmwo imirima myinshi, hacamwo n'akayira hagati y'iyo mirima iteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo imyumbati n'ibindi, hirya gatoya hateye ibiti birebire cane n'ishamba rinini.

Abana benshi barenga batanu bakiri batobato harimwo abahungu n'abakobwa bariko barasamarira inzoka nini cane iteruwe n'umugabo akuze yambaye ishati irimwo imirongo y'amabara atandukanye.

Inkende yicaye ku kibuye kininiya cane ifise ubwoya bwirabura ikaba ifise n' ishami ry' igiti mu minwe inyuma yaho hari igiti kininiya cane gifise amababi asa n' ibara ry' icatsi kibisi.

Imisozi minini cane irenga ibiri iriko amatongo manini cane yagutse, amwe amwe muriyo akaba arimye, ayandi atarimye. Akaba ikikijwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye, bimwe muri ivyo birebire cane ibindi bibayabaye.

Ikibanza kinini gikorerwamwo ubworozi bw'ingurube cubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati kirimwo ingurube zirenga zitanu zimwe murizo zikaba zikuze izindi zikiri zito zito.

Uruzi runini cane rurimwo amazi atekanye, ku nkombe y'aho hateye ubwatsi bukuze bwinshi cane. Hakaba hari n'imvubu zirenga zibiri, zibiri murizo zikaba ziriko zirarisha iyindi iryamye.

Umugore akuze akenyeye igitenge, yambaye n'agatambara ku mutwe. Ari mu kibanza cagenewe gukorerwamwo ubworozi bw'impene. Ahagatiwe n'impene zirenga zitanu. Zimwe mu mabara zifise harimwo ibara ryera, n'ibara ryirabura.

Umugore akuze yambaye agatambara ku mutwe, ariko aragaburira inka iri mw'iraro ryubakishijwe imbahu n'ibiti mpande yaho hari inyubakwa yubakishijwe amatafari iyo nka ikaba ifise amabara abiri harimo igera n'iryirabura.

Umugabo akuze yambaye inkofero akaba yambaye n'ibirato vy'abaremyi ari hagati y'umurimo munini cane ugabuyemo uduce ukaba uteemwo ibiterwa bikiri bitobito harimwo n'ibindi bike z'ugusorumwa hirya agatoya hari imisozi miremire.

Abagabo bashika kuri bane bakuze umwe muribo yambaye impuzu y'akazi, abandi babiri bambaye inkofero zifise ibara ryirabura n'uyundi umwe yambaye agapfukamunwa, barikumwe n'inka babiri muribo bayifata amahembe uwundi ariko arayihereza umuti.

Itongo rininiya cane riteyemwo ubwatsi bukiri buto n'ibiti bimeze nkibi kuze riri impande ya kayira gato karigabura n'ayandi matongo ari hakurya nayone ateyemwo ubwatsi butarakura n'ibiti vy'ubwoko butandukanye bimwe mu rivyo akaba ari birebire cane.

Abagabo batatu bakuze barimwo itongo rinini cane harimwo ikibanza kirimwo inyubako ayobakishijwe ibiti n'imbaho n'ikindi ikibanza giteyemwo ubwatsi bwinshi bariko bararaba inka ifise amabara atandukanye harimwo irera n'ijirabue.

Itongo rinini riri impande y' ibarabara riteyemwo ubwatsi bukiri buto buto bufise ibara ry'icatsi kibisi hateyemwo n' ubundi buti bukiri buto nabwone muga bwobwo bwumye impande yaho hari inyubako.

Ikibanza kinini gikorerwamwo urudandazwa rw'ivyamwa n'ibindi bintu bitandukanye kikaba kirimwo ibiseke bihateretse vyuzuye ivyamwa vy'ubwoko bwinshi harimwo imyembe amatunda imihwi nindimu n'ibindi n'ibindi.

Umusozi muremure cane uriko imirima myinshi. Imwimwe irimye, iyindi uteyemwo ubwatsi butobuto bufise ibara ry'icatsi kibisi. Hateyemwo kandi ibiti vyinshi birebire, bimwe murivyo bifise ivyamwa vyeze ibindi bitarera.

Abantu benshi bicaye impande y'ibarabara mu gatutu, benshi muribo akaba ari abagore bariko barahakorera urudandazwa rw'ibintu vyinshi bitandukanye, harimwo ivyamwa nk'indimu n'imyembe n'ibindi vyamwa bitandukanye.

Umugabo akuze, ariko aranyongikinga aca mu kayira agaca hagati y'amatongo manini ku ruhande rumwe hakaba hateye ubwatsi bukiri buto n'ibiti vy'ubundi bwoko hirya gatoya hakaba hari ishamba rinini rigizwe n'ibiti vyinshi.

Itongoro rinini ritemo ibitegwa bitandukanye rifise agace gatemo ibigori bikuze muwabitarera neza harimo n'igiti hagati cumye impande yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye n'ibindi bintu.

Itongo rininiya riteyemwo ubwatsi bwishi bukuze harimwo n'amabuye manini manini rikorerwamwo ubworozi bwi nkoko hakaba harimwo inkoko imwe murizo iriko iratoragura rikaba rikikijwe n'ibiti binini.

Umusozi muremure uriko imirima myinshi biteyeko ibiterwa bitandukanye igabuye muduce twinshi dutandukanye ikaba ikikuje n'amashamba menshi cane ateyemwo ibiti vyinshi birebire vy'ubwoko butandukanye.

Ubwato bwubakishijwe ibiti n'imbaho burimo hagati mu ruzi buri ko buragenda bugana ku nkombe yaho aho hari ishamba rinini riteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye bifise amashami maremare.

Abagore barenga batanu barikumwe n'umugabo yambaye inkofero, bahagaze ahantu hateye ubwatsi bukiri butobuto, imbere yaho hari ingurube zirenga zitatu, zimwe na zimwe zikuze izindi zitarakura cane.

inkende ifise ubwoya bwinshi bufise ibara ryirabura yicaye ku kibuye kinini cane nyuma yaco hakaba hari ibiti vyinshi bifise amababi afise ibara risa niry'icatsi kibisi hari n'ishamba rinini.

Itongo rininiya cane riteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye, birebire cane. Hakaba harimwo ikibanza bateretsemwo amashurwe y'ubwoko butandukanye. Yoba ari nkako bacifashisha mu kudandaza ayo mashurwe.

Itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi butarakura n'ubundi bwoko bw'ibiti bukiri buto buto rikaba rikikijwe n'ibiti vy'ibikazi bikuze cane hirya gatoya hari ishamba rimwo ibindi biti vy'ubundi bwoko.

Akayira gatoya gaca impande y'imirima, impande yaho hari ubwatsi bukiri butobuto iyo mirima ikaba iteyemwo ibitegwa bitandukanye hirya gatoya hari ibiti birebire vy' ubwoko butandukanye hanateye n'igiti c'imyembe.

Inka nyinshi cane zirenga zitanu, zifise amahembe manini cane, zifise amabara atandukanye harimwo izifise amabara y'umugina, zihagaze ahantu hateye ubwatsi bwinshi, zimwe murizo ziriko zirarisha.

Itongo rinini ririmwo umurima w'ibigori bitarakura neza ngo vyere. Impande y'aho hateye ibiti vy'ibigazi birebire, rikaba rikikijwe n'ishamba rinini riteyemwo ibiti bitandukanye.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye ku nkombe yaco hateye ibiti vyishi vy'ubwoko butandukanye bimwe muri ivyo ni birebire ibindi ari bigufi hateye n'ubwatsi bwishi bukuze cane.

Umugabo yambaye inkofero n'agapira gafise ibara ry'ubururu ari hagati mw'itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bwinshi ariko aratera igiterwa kikiri gito, hirya gatoya hari ishamba rinini.

Ibiti vyinshi bisatuye mu duce dutoduto bikaba birunze ahantu hateye ubwatsi buto buto butarakura bufise ibara ry'icatsi kibisi iruhande hari uruzitiro gwubats

itongo rinini riteyemwo ubwatsi bwinshi butarakura neza nutundi duti duto duto hirya gatoya hari inyubako zubatswe mu buryo bwa kijambere zikikijwe nibiti binini cane vy'ubwoko butandukanye.

Umuntu yambaye impuzu y' akazi ifise ibara ry' icatsi kibisi ari mumurima mumurima munini cane uteyemwo ibitegwa bitandukanye mubihateye hakaba harimwo ibiti vy' ibigori bitarakura neza nibindi vy' ubundi bwoko.

Itongo rininiya cane rigabuye muduce twinshi dutandukanye imwe muri utwo duce duckaba hateye ibiti bitarakura hirya gato hateye ibiti bire bire.

Itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bwinshi bukuze n'ubundi butarakura neza, hateye n'ibiti vy'ubundi bwoko butandukanye, hirya gatoya hari ishamba ririmwo ibiti vyinshi kandi bikuze.

Umugabo akuze yambaye agapira ku bururu arikumwe n'abana n'abandi bagore bakenyeye ibitenge bakaba bambaye n'ibitambara ku mutwe umwe mu ribo akaba ahetse umwana ku mugongo ari ahantu mw'itongo riteyemwo ibiterwa bitandukanye.

Abagabo babiri bakuze umwe ariko arakama inka ifise amabara abiri, harimwo ibara ryera, n'irindi bara ryirabura, uyundi akaba ariko arayigaburira ubwatsi bayahiriye, ikaba iri mw'iraro ryubakishijwe ibiti n'amabati.

Inyoni nini ikuze ifise ibara ryera iriko igira hejuru y'ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye, hirya gatoyi ku nkombe yaco, hateye ubwatsi bwinshi bukuze, bufise ibara risa n'icatsi kibisi.

Ikibanza kinini gikoregwamwo ubworozi bw'impene, cubakishijwe ibiti n'imbaho kirimwo impene zirenga zitatu ziriko zirarisha hamwe n'umuntu yambaye agapira gafise ibara ry'irabura ariko arazicunga.

Ikiyaga kininiya gifise amazi atekanye cane, ku nkombe yaco hari amato matomato agera kura atatu, akozwe mu biti no mu mbaho. Hirya gatoya hari imisozi miremire iteyeko ibiti vyinshi.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye kirimwo n'ubwato bukozwe mu mbaho burimwo umuntu yambaye agapira gafise ibara ry'irabura ariko arasoza bukebuke impande yaho hateye ibiti.

Kiyaga kinini cane gifise amazi atekanye ku nkombe yaco hateye ubwatsi bwinshi bugomba kugira ibara risa niry'umuhondo inyuma haho hari ibiti birebere cane n'ishamba rinini rifise ibiti bitandukanye.

Umugabo akuze yambaye agapira gafise ibara ritukura n'agakabutura gafise ibara ryera ariko aravomera umurima wiwe uteyemwo ibiterwa. Impande y'iwe hari ikibanza kinini giteyemwo ubwatsi.

Itongo rinini ririmwo iraro ry'inka rikorerwamo ubworozi bw'inka, zinshi muri zo zifise amahembe maremare cane zikaba zifise ibibara rishaka gusa n'iryumugina iryo raro rikaba rikikijwe n'ishamba rinini ririmwo ibiti.

Umugore akuze akenyeye igitenge yambaye n' agatambara gafise ibara ritukura ku mutwe ari impande y' inzu ikoregwamwo ubworozi bw'ingurube yubakishijwe ibiti n' imbaho ikaba irimwo ingurube ikuze.

Igiti c'ivoka gikuze kimaze kwama utuvoka dutoduto mu gaco utarera neza kikaba gifise amababi afise ibararisa n'iryo icatsi kibisi kaba gikikijwe n'ishamba rineni ririmwo ibiti vy'ubwoko butandukanyi.

Akayira gatoya gaca impande y'itongo riteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye. Vyinshi murivyo bikaba ari ibiti vy'ibigori bitarera neza. Bikaba bikikijwe n'inyubako zubatswe mu buryo bwa kijambere.

Ibarabara rinini cane ricamwo aba nyamaguru rikanakoreshwa mu kunguruza ibintu n'abantu, impande yaho hari amatongo manini cane, harimwo agace gateyemwo ibiti vy'ibigori bitarera neza n'ibindi biti vyinshi vy'ubundi bwoko.

Umukozi akora mw'ihinguriro yambaye impuzu y'akazi ndende, akaba yambaye n'agafukamunwa n'akandi gakingira umutwe; ariko arapima ibikorwa vyiwe bikorerwa muri iryo hinguriro araba ko ata kibazo bifise canke vyageze kudandazwa.

Umurima munini utewemwo ubwatsi bukiri buto buto, bukikijwe n'ishamba rinini riteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye vyinshi murivyo ari ibiti vy'ibigazi, hirya gatoya hakaba hari n'ibindi biterwa vy'ubundi bwoko.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye , kirimwo uduce dutoduto duteyemwo utwatsi tukiri duto , k'unkombe yaco hakaba har'ibiti bihateye vy'ubwoko butandukanye bimwe muri vyo bikaba bifise amashami mato mato.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye, k'unkombe yaho hari amabuye menshi manini manini n'ayandi mato mato. Hirya gatoya hari akazu kubakiye hejuru k'umazi karimwo udutebe two kwicarako ahandi hari utumeza.

Umugore akuze ari impande y'iraro yubakishijwe ibiti n'amabati bigabuye mu duce dutandukanye azaniye ubwatsi inka yiwe ifise amabara abiri harimwo iryera n'iryirabura ikaba iriko irarisha.

Inka ikuze ifise amahembe mato mato ikaba ifise amabara yera n'ayasa n'umugina iryamye mw'itongo rinini cane riteyemo utwatsi tukiri duto duto dufise ibara ry'icatsi kibisi. Hirya gatoya hari ishamba riteyemwo ibiti vyinshi.

Intebe nyinshi zikozwe mu mbaho zirenga cumi ziteretse ahantu hateye ubwatsi bwinshi, impande yaho hari ibiti birebire vy'imbaho bitakoreshejwe, hakurya y'ibarabara hari amazu yubatswe mu buryo bwa kijambere hateye n'igiti kirekire.

Itongo rinini cane ririmwo iraro ry’inka harimwo inka nyinshi zirenga cumi , zifise amahembe manini , izindi ata mahembe zigira . Murizo nka harimwo izifise amabara yera n’izindi zifise amabara yirabura n’izindi zifise amabara ashaka gusa n’umugina.

Ikiyaga kininiya cane gifise amazi atekanye kigomba kugira ibara risa nkiry'ubururu hirya yaco hari imisozi minini cane. Ku nkombo yaco hakaba hari ibiti bihateye ari birebire cane, biteye bitegeranye.

Inka ikuze cane y'ingore ifise amabara avanze harimwo ayera n'ayirabura, ihagaze ahantu hateye ubwatsi bukiri buto buto, bumwe muri bwo bumeze nk'ubwumye; ubundi bukiri butoto, hateye n'igiti kinini cane.

Itongo rininiya cane riteyemwo ubgatsi bukiri buto buto ririmwo n’inka zirenga zitanu imwe muri zo ikaba ifise ibara ryera ,Ig’indi ifise ibara ryirabura ,izindi zifise ibara rishaka gusa nkiry’umugina ,hirya yaho hakaba hateye ibitegwa vyubundi bgoko.

Ikiyaga kininiya kirimwo amazi atekanye kunkombe yaco hakaba hari umusenyi mwinshi cane, nubwato bufukishijwe ihema hakaba harinutuzu twubakishijwe ivyatsi turenga kamwe.

umugore akuze yambaye ikanzu ishonye mugitenge irimwo ibara risa nicatsi kibisi yikoreye igiseke kirimwo imicungwe imwe muriyo ikaba ifise ibara rishaka gusa numuhondo iyindi ifise ibara rishaka gusa niryicatsi kibisi

Akayira gatoya gaca hagati yumurima munini cane uteyemwo ubwoko bwimboga butandukanye harimwo nubwatsi bukiri buto buto butarakura hirya gatoya hari ishambi rinini riteyemwo ibiti vyubwoko butandukanye harimwo ibigazi nibindi bindi.

Iryororero ry'ingurube ririmwo utuzu turenga tubiri twubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati, hakaba harimwo ingurube imwe ikuze n'iyindi y'ikibuguru cayo, iyo ikuze mu mabara ifise hakaba harimwo ibara ry'irabura.

Igiti kinini cane c'indimu gifise amababi akiri matoto n'ayandi mababi ashaka kumera nk'ayumye, giteyeko indimu bataramura ifise ibara risa n'icatsi, hakaba hariko n'ayandi mashami ataramako indimu.

Umugabo akuze ari hagati y'itongo ririmwo imyumbati ariko aratera umuti ibiterwa vyiwe akikijwe n'ishamba rinini cane riteyemwo ibiti bitandukanye birebire bimwe muri vyo bifise amabara akiri matoto.

Akayira gatoya gaca hagati y'imirima iteyemwo utwatsi tukiri dutoduto n'ibindi biti bitandukanye harimwo ikigazi kinini cane gifise amashami maremare n'utundi twatsi turi hakurya.

Imirima mininiya cane iri kumusozi miremire ,imwe muriyo ikaba ifise ibara ryicatsi rikiri ritoto cane hirya yayo hakaba hari ishamba rininiya cane ritiyemwo ibiti vyinshi birebire bitandukanye .

Umugore akuze yambaye agatambara ku mutwe ari kumwe n'inka zirenga zine. Zibiri murizo zikaba zifise amahembe manini cane, harimwo n'izifise ibara ryirabura. Ziri mw'itongo rizitirijwe uruhome rwubakishijwe amatafari rurerure cane.

Ikiyaga kininiya cane kirimwo amazi atekanye kunkombe yaco hari umusenyi mwinshi cane hakaba hateretse nubwato bofukishijwe ihema rifise ibara ryera kumpanda haho hakaba hari utuzu dufukishijwe ivyatsi

Uruzi runini cane rutekanye ku nkombe yaho hariho amato arenga atanu matomato yubakishijwe ibiti n'imbaho. Hirya gatoya hakaba hari imisozi minini cane iteyeko ubwatsi irukikuje.

Inka nyinshi zikuze zimwe murizo zifise amahembe izindi atamahembe zigira zikaba zifise amabara asa niyera niyirabura nirisa n'umugina ziri ku nkombe y'uruzi ziriko zirarisha ubwatsi buhateye bukiri butobuto.

Imvubu zikuze zirenga zibiri, ziri muruzi rufise amazi atekanye, rufise ibara ryubururu. Imwe murizo ikaba yasamye haboneka amenyo abiri manini cane, iyindi ikaba iryamye mu mazi.

Umugore akuze ari kumwe n'abana babiri, bose bikoreye inkwi ku mutwe. Bariko baca impande y'ibarabara ikikijwe n'ubwatsi bukiri buto n'imisozi miremire cane iteyeko ibiti birebire cane gose.

Umurima muniniya uri ahantu ku musozi iteyemwo utwatsi tukiri duto duto, tumwe muritwo tukaba dufise ibara rikiri ritoto, hirya gatoya hari inzu yubatswe mu bwoko bwa kijambere, n'ibiti binini binini bihateye.

Ikiyaga kinini gifise amazi atekanye kirimwo ubwato bukozwe n'imbaho n'ibiti burimwo abantu bamwe muribo bariko barasoza kugira ngo biyinguruze kunkombe yaco hakaba hari ubwatsi buhateye bukuri butobuto.

Umurima muniniya cane uteyemwo imyumbati mito mito itarakura, hirya gato yavyo hakaba hateye ibiti vy'ibigazi biteye kure na kure bitegeranye hakaba harimwo n'utundi duterwa duto duto tutarakura, n'ubwatsi buto buto.

Umurima munini uteyemwo igitegwa bita amatunda, bimwe murivyo bikaba vyeze bifise ibara ritukura ibindi bitarera neza bigifise ibara risa n'icatsi hirya yavyo gatoya hateye ibindi biti vy'ubundi bwoko butandukanye.

Itongo rinini cane riteyemwo amateke menshi ariko atarakura, impande yaryo hakaba hari uruhome rwubakishije amatafari runini cane n'igiti kirekire cane, ninzu yubakishijwe amabati nakijambere.

Iraro rinini ry'inka ryagutse ryubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati ririmwo inka nka cumi zirenga nyishi murizo zikaba zifise amabara avanze iryera n'iryirabura zikaba ziriko zirarisha ubwatsi bazahiriye.

Ikiyaga kininiya cane gifise uruhande rurimwo amazi ashaka kugira ibara risa n'umugina, urundi ruhande rukaba rurimwo amazi ashaka kugira ibara ry'icatsi, rukikijwe n'imisozi miremire cane n'ayandi mazu yubatse k'uruhande.

Umugore akuze ari mw’itongo aragiye inka bambaye agatambara kibara ryera kumutwe akaba aragiye inka zibiri zifise amahembe manini imwe murizo ikaba ifise amabara yera n'ayirabura iryamye hasi hakaba hakikije ibiti binini bikuze.

Inka nyinshi cane ziriko zica mw'ibarabara ryagutse, zifise amahembe maremare cane, zimwe muri zo zikaba zifise amabara; ayera; n'ayirabura; izindi zifise amabara ashaka gusa n'umugina, hirya gatoya hateye ibiti birebire cane.

Ikiyaga kininiya cane gifise amazi atekanye. Ku nkombe yaco gikikijwe n'imisozi miremire. Kirimwo ubwato bukozwe mubiti no mu mbaho. Harimwo n'abantu babiri, umwe muribo ariko arasoza.

Impene zibiri zikiri zitoya bita inyana ziriko zirarisha ubgatsi harimwo ubukiri bubisi harimwo n'ubundi busa nkubgumye ziri munzu yubakishijwe inombe zikaba zifise amabara i ryera ni ryirabura.

Abana bakiri bato harimwo abahungu nabakobwa bariko barasamarira inzoka iteruwe numugabo yambaye amarori akoze umwe muribo akaba ariko arayikorako abandi bariko baravyitegerereza uwo mugabo akaba yambaye ishati irimwo imirongo itukura niyera.

Iraro bororeramwo inka rinini ryagutse ryubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati, hakaba harimwo inka zirenga zibiri, zimwe murizo zifise amahembe izindi ata mahembe zigira zifise amabara avanze iryera n'iryirabura.

Umwana w'umukobwa yambaye agapira gafise ibara ry'umuhondo akenyeye n'igitenge, ateruye muntoke ziwe agatebo ,kuzuye imboga avuye gusoroma mumurima ,uri inyuma yiwe urimwo n'ibindi biterwa .

Inka ikuze cane ifise N’amahembe maremere ikaba ifise ibara rishaka gusa n'umugina, riri mw’itongo rizitirijwe ibiti biri m'ubwoko vy'umuyenzi. Hakaba hateye hasi n’utwatsi duto duto dufise ibara rikiri ritoto.

Akazu bororeramwo imbata kubakishijwe ibumba rikomeye karimwo imbata zerenga icumi, zimwe muri zo zikaba zifise amabara yirabura, izindi zifise amabara agiye avanze iryera n'iryirabura, nyinshi muri zo zikaba zihagaze izindi ziryama.

Umugabo yambaye ishati ifise ibara ritukura arikkumwe n'impene ziwe zitatu, mabara yazo hakaba harimwo ibara ryera, aho bari hakaba hakijijwe n'ibiti vy'ibitoke bikuze cane bigifise ibara ritoto, hamwe nibindi biterwa.

Inkoko y,isake iri ahantu hari ubwatsi butoya harimwo ubukiri butoto n'ubundi busa nk'ubwumye ikaba ifise amababa y'amabara atandukanye harimwo ibara ryirabura rikikijwe n'ubundi buce buto buto vy,ibindi biterwa bitandukanye .

Umurima munini cane uteyemwo ibigori, bimwe murivyo bikaba bitarakura, ibinsi bisa n'ibikuze gatoya, bifise ibara rikiri ritoto. Hirya yavyo gatoya hari inyubako zubatswe ku buhinga bwa kijambere, zifise n'amabati.

Akayira gatoya gaca hagati y'imirima kuruhande rumwe hakaba hateye utwatsi dukeye duto duto tugifise ibara ritoto nibiti birebire cane, kurundi ruhande hakaba hateye ubwatsi busa nkubukuze n'uduti tukiri duto duto tutarakura.

Uruzi rurimwo imvubu zibiri harimwo iyihagaze n’iyiryamye ku mugongo wazo hakaba hari inyoni zibiri zifise ibara ryera. Urwo ruzi rukaba rukikijwe n’amashamba ateyemwo ibiti byinshi by’ubwoko butandukanye.

Imvubu zitatu zikuze ziryamye murizi rufise amazi atekanye, kunkombe yarwo hateye amashurwe yubwoko butandukanye, hirya gatoya hateye ubwatsi bukiri butobuto nubukuze bufise amabara ryicatsi ribisi.

Umuntu yambaye agatambara kumutwe yikoreye ninkwi ariko aragenda aca impande y’ibarabara. Iburyo bwiwe hakaba hari umurima munini uteyemwo ibiterwa bitandukanye bitarakura, hirya gatoya hakaba hateye ibiti binini cane.

Imifuko myinshi cane irenga mirongo ibiri itekeyemwo amashurwe afise ubwoko butandukanye, ari ahantu mw'ishamba hakikijwe n'ibiti birebire cane biri mu bwoko butandukanye hari n'utwatsi tukiri dutoduto.

Umurima muniniya cane uteyemwo uduti tukiri dutoduto tw'ibigori duteye tutegeranye. Tumwe muritwo tukaba tumeze nk'utwumye. Hakaba hateye n'ubwatsi bukiri buto buto butarakura. Hirya y'aho hakaba hari igiti kinini cane gikuze.

Ikiyaga kininiya cane gifise amazi atekanye kirimwo amato menshi cane mato mato yubakishijwe imbaho n’ibiti, ku nkombe yaco hateye utwatsi tukiri dutoto dutoduto tutarakura.

Imvubu zibiri zishaka kumera nkizikuze, ziri ku nkombe y'uruzi ziriko zirarabana. Hirya gatoya hateye ubwatsi bukiri buto buto, bushaka kumera nk'ubwumye, hirya yabwo gatoya hateye ibiti birebire cane bifise ibara rikiri ritoto.

Umugabo yambaye agapira gafise ibara ritukura n' ikoti rishaka kugira ibara ryirabura, akaba yambaye ninkofero yera iriko idarapo ry'uburundi akaba ari ahantu munzu hari n' amatafari aboneka n' utubati twubakishijwe imbaho.

Inzu boreramwo inka yubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati irimwo inka ifise amahembe manini cane iyo nka ikaba ifise ibara rishaka gusa n'umugina ririko rirarisha ubwatsi bayahiriye

Uruzi runiniya rufise amazi atekanye ku nkombe zaho hari imirima myishi kandi mininiya iteyemwo utwatsi tukiri dutoduto dufise ibata ry’icatsi tukiri dutoto n’ibindi biti nk’ibitoke bikiri bitobito.

Abantu barenga batatu bari mw’ishamba riteyemwo ibiti birebire cane bitandukanye harimwo n'utwatsi dufise ibara rikiri ritoto umwe muribo yambaye umupira wera uyundi akaba yambaye umupira w'ubururu.

Umwana w'Umukobwa akiri muto afise imishatsi miremire ariko asamarira agakende kuriye k'uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hateye ivyatsi n'Ibiti birebire cane harimwo Ibiti vy'ibigazi n'ibindi vy'ubundi bwoko.

Imvubu zibiri ziri ku nkombe y'uruzi imwe murizo ikaba ikuze cane, uruzi rukaba rutekanye rukikijwe n'ishamba ririmwo ibiterwa bitandukanye harimwo nk'ubwatsi bukuze nibindi biti bifise amashami maremare.

Itongo rinini cane riteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye, harimwo ibigori bimwe bimwe vyumwye ibindi bikiri bitoto, hirya gatoya hateye ibiti vyinshi vy'ibigazi bifise amashami maremare n'ibindi bitegwa vyubundi bwoko butandukanye.

Amatongo manini cane yagutse ateyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye hagati yaryo hakaba hari hubatse amazu y'ubwoko bwa kijambere kure yaho hakaba hari imisozi miremire cane iteyeko ibiti byishi

Umugabo akuze yambaye agapira gafise ibara ritukura yikoreye n'igikoresho k'umugongo bifashisha mugutera umuti ibiterwa ariko aca hagati mu murima atera umuti hirya gatoya hari ubwatsi bumeze nk'ubwumye.

Umuganga w'ibiterwa yambaye impuzu y'akazi n'ibikingira amaboko. Yambaye kandi n'ikintu kimukingira mu maso. Ariko arategura umuti, kugira awutere mu biterwa vyiwe. Inyuma yiwe hari umurima munini w'ibigori.

Abagabo bakuze bambaye inkofero bambaye n'ibirato bikoreshwa uburimyi n'ubworozi; bariko barasoroma ibirayi mw'itongo rinini cane rifise n'ikindi gihande giteyemwo ubwatsi bukiri butobuto bufise ibara risa n'iry'icatsi kibisi.

Umugabo akuze yikoreye ku mugongo igikoresho bifashisha mu gutera umuti ibiterwa ahagaze mw'itongo riteyemwo ibiterwa bitandukanye hirya yaho hari ubwatsi bwinshi n'iyindi mirima iteyemwo ibintu bitandukanye.

Umuntu yambaye inkofero ahetse k'umugongo agakoresho bifashisha iyo bariko baratera umuti mu biterwa, ariko aca hagati y'umurima wagutse cane urimye, hirya gato hakikujwe n'ibiti birebire vy'ubwoko butandukanye.

Umufuko utekeyemwo umunyu ufise ibara ryera ukaba ufise n' ibiwanditseko biri mw' ibara ry'ubururu bimwe muvyanditseko vyerekana yuko uwo mu fuko ushobora gutekera ibiro bingana na mirongo i ibiri na bitanu.

Ikibanza kinini cane kirimwo amazi menshi n'utuzu twubakishijwe imbaho n'amabati gikorerwamwo ubworozi, kikaba gikikijwe n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye bigera kure.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye, kunkombe hari amato mato mato atatu y'ubakishijwe ibiti n'imbaho hirya gatoya hari ubwatsi bukiri buto buto hari n'amabuye manini.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye, kirimwo amato matomato abiri akozwe mu biti no mu mbaho, akaba arimwo abantu babiri bariko barasamarira imisozi iri hakurya y'ikiyaga.

Uruzi runini rufise amazi atekanye ku nkombe yaho hateretse amato mato mato abiri akozwe mu mbaho n'ibiti impande yaho hari ubwatsi buhateye bumwe n'abumwe bukuze ubundi bukiri buto buto.

Ikiyaga kininiya cane gifise amazi atekanye hagati murico harimwo itongo ririniya riteyemwo ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye harimwo n'akandi gace gateyemwo ubwatsi bukiri butoto, kunkombe y'ico kiyaga hari imisozi miremire.

Umugabo akuze yambaye inkofero yicaye mu bwato bukozwe mu biti n'imbaho buri hagati mu ruzi ruzi rutoya ku nkombe yaho hari ubwatsi bwinshi bwahamereye bumwe na bumwe bukuze.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi atekanye kikaba kirimwo n'iyororero ry'amafi rizitijwe ubuyungiro , hariho n'abagabo batatu barihagaze hejuru impande yaho hakaba hari ubwato bukozwe mu biti no mu mbaho.

Abagabo barenga umunani bariko bararoba mu ruzi bakoresheje urusenga. Rukaba rukikijwe n'amatongo manini cane atayemwo utwatsi tukiri duto duto. Hirya yatwo hakaba hari ibiti birebire cane by'ubwoko butandukanye.

Ikiyaga kinini gifise amazi atekanye, hakaba harimwo ubwato bukozwe mu mbaho no nu biti, harimwo n'abagabo babiri bambaye uduhuzu two hejuru dufise ibara ryera, bakaba bariko bararoba amafi.

Ikayaga kininiya gifise amazi atekanye kirimwo amato mato mato agera kuratatu yubakishijwe imbaho n'ibiti .Harimwo abantu bariko bararoba. Ku nkombe yurwo ruzi, hariho ishamba riteye ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Isoko yuzuye imifuko myinshi irenga cumi, yuzuye udufi duto duto bita indagara, tugiye dufise amabara atandukanye harimwo mbisi n'izindi zishaka gusa nk'izumye ata muntu ariko araziraba.

Ikiyaga kinini gifise amazi atekanye hirya yaco hari imisozi miremire cane kirimwo ubwato bw'ubakishijwe imbaho n'ibiti, buri bwato bwicayemwo abantu babiri babiri, umwe akaba ariko arasoza abandi bariko barasamarira kunkombe.

Itongo rinini ririmwo ubwatsi bwinshi, hateyemwo n'utundi dutoduto tw'ubundi bwoko, hirya gato hakaba hateye ibiti vy'ibigori muga vyumye, bikaba bikikijwe n'ishamba rinini cane riteyemwo ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye birebire.

Ishamba rinini cane riteyemwo ibiti vy'ubwoko bwinshi, harimwo birebire cane n'ibindi bikiri bito bito, bimwe muri vyo bikaba bifise amababi y'amabara atandukanye, harimwo amabara y'icatsi kibisi, n'ayandi mabara asa n'umugina.

Itongo rinini cane ryagutse, riteyemwo ubwatsi bukuze cane, harimwo n'ibindi biti vy'ubundi bwoko, hirya gatoya rikikijwe n'ishamba rinini cane, riteyemwo ibiti bitandukanye birebire cane.

Itongo rinini riteyemwo ubwatsi bwinshi bukiri butoto butoto harimwo ubukiri butoto n'ubundi bwumye, hateyemwo n'uduti tw'ibigori tukiri duto duto twumye na two, hirya gatoya hateye ishamba rinini cane ririmwo ibiti.

Itongo rinini cane rigabuye mu duce twinshi dutandukanye harimwo igice giteyemwo ubwatsi bukiri butobuto n'ikindi gice giteyemwo ubuti bukiri buto buto butarakura hirya gatoya hari ishamba ririmwo ibiti vyinshi.

Umurima munini cane wagutse ugabuyemwo uduce dutoduto uteyemwo ibitegwa bifise amababi asa n' icatsi kibisi hirya gatoya hateye ibiti birebire cane bifise n' amashami mare mare bikikijwe n' ishamba rinini riteyemwo ibiti vyinshi.

Umurima munini cane uciremo uduce dutoduto twegeranye tukaba duteyemwo ibiterwa bitandukanye vyinshi muri vyo bifise amababi afise ibararesa n'ingicatsi kibisi hiryagatoya hateye ibiti birebire.

Itongo rinini riteyemwo ubwatsi bwinshi muga butarakura harimwo n'ibiti vy'ibitoki bitarera neza, inyuma yaho hakaba hakikijwe n'ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi kandi birebire cane.

Itongo rininiya riteyemwo ibiti bikeya bitarakura neza, bifise amababi asa n'icatsi kibisi, hirya gatoyi hari amabuye manini manini, rikaba rikikijwe n'ishamba rinini riteyemwo ibiti binini.

Itongo rinini cane riteyemwo ubgatsi bukiri butoya nibindi bitegwa nkibiti vy'ibitoke bikuze , amateke, hamwe n'ibindi biti vyi mubundi bgoko hakaba harimwo n'inzu yubakishijwe amabati mubuhinga bga kijambere .

Itongo rinini cane riteyemwo ibitegwa bitandukanye, rifise uruhande ruteyemwo ibigori bikuze muga bitarera urundi ruhande rurimwo ibitoki bikuze bifise amababi afise ibara ry'icatsi kibisi harimwo n'ayandi afise ibara ry'umuhondo.

Itongo rinini cane rifise uruhande ruteyemwo ubgatsi ,n'urundi ruhande ruteyemwo ubuti bukiri buto buto butarakura neza hirya gatoya hateye ibiti vyibitoke bikuze bifise n'amashami maremare .

Itongo rininiya riteyemwo ubwatsi bukuze, harimwo n'uduti dutoduto twumye. Hirya gatoya hateye ibigori vyinshi mugabo bisa n'ivyumye bikikijwe n'ishamba rinini ririmwo ibiti birebire cane vy'ubwoko butandukanye.

Igiti kinini cane kirimwo gifise amababi afise ibara yicatsi kibisi harimwo nayandi amwamwe afise ibara ryumuhondo ikaba ifise amashami manini cane impande yaho hatewe amashurwe yuyundi bwoko.

Itongo rinini ryagutse riteyemwo ibiti bikeya bitarakura neza bifise amababi asa n' icatsi kibisi hirya gatoya harunze amabuye manini manini hakaba hakikijwe n' ishamba rinini riteyemwo ibiti binini.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye, harimwo ibikiri bitobito n'ibindi bikuze bukebuke. Hirya gatoya hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi kandi birebire vy'ubwoko butandukanye.

Itongo rininiya riteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo n'igiti kinini c'ivoka kimaze kwama ariko ivyamwa vyaco bitarera neza, impande yaho hari ibiti vy'ibigori bifise amababi yumye.

Itongo rinini riteyemwo ubwatsi bwinshi bufise ibara ry'icatsi kibisi impande yaho hateye ubuti butobuto bwumye bw'ikigori hirya gatoyi hari ishamba rinini cane riteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye bimwe muri vyo akaba ari birebire.

Itongo rinini ririmwo ubwatsi butarakura n'ubundi buti buto buto, hirya gatoya hateye ibiti binini vy'ibitoke, bimwe muri vyo vyeze ibindi bitarera bikikijwe n'ishamba ririmwo ibiti birebire cane, harimwo n'inyubako yubatswe bwa kijambere.

Umurima munini cane uteyemwo ubwatsi bwinshi urimwo n'ibiti vy'ibigori vyinshi vyumye n'ibindi vyaguye hasi kubera ukuma, hirya gatoya hari ishamba rinini riteyemwo ibiti bitandukanye birebire cane.

Umurima muniniya cane uteyemwo ibitegwa bitandukanye, hakaba harimwo uduti tw'ubwoko butandukanye tukiri duto duto tutarakura, horta yavyo gatoyi hari ibiti birebire cane bifise amashami maremare.

Umurima munini uteyemwo ubwatsi bukiri butobuto butarakura, bumwe muribwo bufise ibara rikiri ritoto ubundi butarakura, impande yaho hateye uduti tukiri dutoduto twumye hirya yaho gatoye hari ishamba rinini ririmwo ibiti birebire.

Akayira gatoya gaca mwitongo rininiya cane ritiyemwo utwatsi dutoduto dufise ibara ryicatsi nibindi biti bininiya cane vyibiterwa bitandukanye hirya gato hakaba hari ibiti vyibigori vyumye .

Igiti kirekire gifise amababi n'amashami menshi cane, giteye hagati y'umurima munini uteyemwo ibitegwa nk’ibigori bishaka kumera nk'ivyumye n'ibindi bitegwa nk'ibitoke bitarera neza ngo bikure.

Umurima munini cane utewemwo ibitegwa bikiri bitobito, harimwo impene zigera kuri zine, zitatu murizo zikaba zifise ibara ryirabura, imwe murizo ikaba ikuze niyindi imwe ifise ibara ryera, hakurya yazo hakaba hari ahantu hateye ibiti binini.

Umurima uteyemwo ibiti vy’ibitoke bimwe murivyo bifise amababi yumye ibindi bikaba bifise amababi afise ibara risa n’icatsi kibisi, hateyemwo n’utundi duti twubundi bwoko tukiri dutoduto tutarakura, hirya gatoya hateyemwo ibiti vy’ibigori.

Itongo rinini cane riteyemwo ibiti vyibitoki birenga bitanu bimwe murivyo bikaba bifise amababi yumye ,nayandi agifise ibara rutoto, kuruhande rwaho hakaba hateye ibiti vyibigori.

Umugenzi utagira amazi urimwo amabuye manini manini n'ayandi mato mato n'ayandi agereranye, ukikijwe n'ubutaka buteyeko ubwatsi bukiri buto, bufise ibara ry'icatsi n'imisozi miremire.

Akayira gatoya gaca hagati yumurima uteyemwo utwatsi duto duto nibindi biti vyubwoko butandukanye. Bimwe murivyo bikaba bifise amababi afise ibara ritukura, ateyemwo nibigori bishaka kumera nkivyumye.

Akayira gatoya gaca hagati yamatongo manini cane harimwo ayateyemwo utwatsi dutoduto dufise ibara ritoto harimwo nayandi ateyemwo ibiti birebire cane vyubwoko butandukanye nayandi matongo arimye .

Umurima munini cane urimo utwatsi tukiri duto duto uteyemwo ibiti birebire cane harimwo nibisaga vyibigori byahumiye, hijya gatoya hari ishamba rinini ririmeo ibiti vyinshi cane nutwatsi duto duto tuhateye.

Akayira gato gato gaca impande y’umurima munini cane uteyemwo ubwoko bw’ibiterwa butandukanye , bikiri bitobito bitarakura , hirya gatoya hari umurima uteyemwo ibiti vy’ibitoke birebire bikuze n’ibindi biti vy’ubundi bwoko.

Akayira gatoye gaca hagati yitongo rinini cane riteye mwo utwatsi dutoto dufise ibara ritoto , hirya yavyo gatoya hateye ibiti birebire cane hari n'inzu ihubatse y'ubwoko za kijambere

Ibarabara rinini ritagutse cane, hirya yaho hateye ibitegwa vy'ubwoko butandukanye, n'uduti tukiri duto duto tutarakura, hateye n'igiti c'igitoke. Hirya yaco gatoya hari inzu ifise amabati.

Umuntu ariko aranyonga ikinga yambaye impuzu zirabura aca mu kayira gatoya gakikijwe n´ubwatsi bukiri butoto n´izindi nyubakwa zubakishijwe amatafari n´amabati zikaba zifise amadirisha n´imiryango ishaka gusa.

Umurima uteyemwo ibiti vyibigori bitarakura ngo vyereneza harimwo nutundi twatsi tukiri dutoduto. hakurya yibarabara harishamba rinini cane riteyemwo ibiti vyubwoko butadukanye birebire bifise amashami akuze.

Umurima munini cane uteyemwo ubwatsi bukiri butobuto, urimwo nubuti bwatemwe burunze hasi bumwe muribwo bwumye , hirya gatoya hateye ishamba ririmwo ibiti birebire cane bimwe murivyo bifise amashami maremare.

Ibarabara ryagutse impande yaho hateye ubwatsi bukiri buto buto hakongera hakaba hari nibiti vyibitoke bikuze birenga bine nibindi biterwa bitandukanye hirya yaho hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari n,amabati .

Umurima muniniya cane cane utewemwo ibitegwa bitandukanye harimwo ubwatsi bukiri butobuto n'ubundi busa nk'ubukuze, hirya yaho gatoya hari ishamba rinini riteye ibiti birebire cane rifise amashami manini kandi menshi.

Umurima muniniya uteyemwo ibiti bitandukanye harimwo ibigori n’utundi twatsi tukiri duto duto impande yaho hari ibarabara ry'ikaburimbo rininiya cane hakurya yiryo barabara hakaba hateye ibiti binini vy'ubwoko butandukanye.

Imifuko myinshi irenga cumi iteretse ahantu mu kibanza giteyemwo ubwatsi bwinshi bukiri buto buto impande yaho hari abagore barenga mirongo itanu bahicaye bakaba bicaye mugatutu k'ibiti binini

Umugabo yambaye agapira karimwo ibara ry'icatsi kibisi ari mu murima uteyemwo ibigori muga bikaba bisa nk'ivyumye akabateruye mu minwe ibigori bimwe muri vyo bishishuye ibindi bidashishuye.

Umugabo akuze yambaye agapira k'ibara ryera ari mu nzu y'ububiko bw'ivoka irimwo amavoka menshi ashobora kuba arenga ijana afise ibishishwa bifise ibara risa n'ik’icatsi kibisi.

Abagore bakuze barenga bane bakenyeye ibitenge bari mu murima wabo munini uteyemwo ibitegwa bitandukanye bakaba bariko barasoroma uwo murima ukikijwe n' imisozi iteyeko ibiti vy' ubundi bwoko.

Abagore bakuze barenga cumi, benshi muribo bambaye udutambara k'umutwe, bakaba bambaye n'udukingira umunwa bicaye hamwe bariko batora intete z'ibigor, bari mu nyubako yubakishijwe amatafari n'ibiti n'amabati.

Itongo rininiya riteyemwo ubwatsi bwishi bumwe mu ribwo bukaba bukuze cane hakaba hari n'amahema ashashe hasi yanikiyeko ibiharage vyishi impande yaho hari abantu b'igitsina gabo bahahagaze.

Isoko nini yubakishishijewe n’amabati mubuhinga bwa kijambere , Iriko idandarizwamwo ivyamwa bitandukanye harimwo nk’imyembe nizindi mfungurwa zitandukanye harimwo nk’umuceri n’ibiharage , hirya gatoyi hari Abakenyezi bobo Bariko Badandandariza mumutaka .

Inkoko zibiri zikuze zihagaze ku giti cumye harimwo inkokokazi ifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ry'umuhondo n'ibara ritukura cane hakaba hariho n'iyindi sake ifise, kandi amabara abiri harimwo iritukura cane n'iryirabura.

Ivoka yeze ifise igishishwa gifise ibara ryirabura iciye mu bice bibiri indani ikaba ifise ibara ry'icatsi kibisi ikaba ifise n' ikibuto gifise ibara risary'umugina.

Abantu barenga batanu bakoraniye hamwe harimwo igitsina gore, n'igitsina gabo. Benshi muribo bambaye agapira gafise ibara ry'icatsi kibisi, bariko baganirira ahantu hari itongo rinini riteyemwo ibitegwa bitandukanye.

Abantu barenga batanu harimwo abagore bambaye udutambara ku mutwe n'abana n'umugabo yambaye inkofero, bose bambaye udupfukamunwa bari mw'itongo rinini cane riteyemwo ibiti vy'ibigori, hirya gatoyi hateyemwo ibindi biti vy'ubundi bwoko.

Itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bwinshi, rikaba riteyemwo kandi n'ibiti vy'ubwoko butandukanye. Bimwe muri ivyo bikaba ari ibiti vy'imyembe kandi bifise ivyamwa bimaze kwera muga bitarera neza. Hirya gatoya hakaba hatewe ibindi biti vy'ubundi bwoko.

Umurima mu nini uteyeko ubwatsi bwishi ukaba uteyemwo kandi n'ibiti vy'imyembe bimwe murivyo bikaba bifise ivyamwa vyeze n'ibindi bitarera neza bikaba bikikijwe n'ishamba rinini cane riteyemwo ibindi biterwa.

Imifuko itekeye ibirayi irenga cumi ifise ibara ryera ikaba iteretse ahantu mu kibanza giteyemwo ubwatsi buto buto hirya gatoya hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi kandi birebire.

Umurima munini cane uteyemwo ibigori bikuze, vyinshi murivyo bikaba bitarera neza, bikaba bifise amababi asa n'icatsi kibisi, uwo murima ukaba ukikijwe n'ibindi biterwa vy'ubwoko butandukanye.

Abagore babiri bakuze umwe muri bo akanyigegitenge akaba yambaye n'agatambara ku mutwe ga se ibara ritukura bariko bararima bose bafise amasuka mu noki inyuma yaho hari umurima munini uteemwo ibigore harimo n'ikindi gihande giteyemo ibitoki.

Abantu benshi cane harimwo abagore n' abagabo bafise amasuka benshi muri bo bariko bararima abandi bariko barateragira hirya gatoya hari ishamba rinini cane riteyemwo ibiti n' imirima igenda isumba sumbana.

Umugore akuze akenyeye igitenge yambaye n' agatambara kumutwe ari mu murima munini cane uteyemwo amasaka atarakura akaba afise ibara ry'umuhondo hirya gatoya hateye ubwatsi bwinshi.

Ikibanza kinini gikoregwamwo ubworozi bw'impene, kirimwo impene nyinshi, harimwo n'imyagazi yayo, zirenga cumi na zitanu zikaba zifise amabara atandukanye, harimwo ibara ryera, n'ibara ryirabura.

Itongo rinini cane ririmwo ikibanza gikoregwamwo ubworozi bw'impene kikaba cubakishijwe ibiti n' imbaho kandi harimwo impene imwe ifise amahembe ikaba ifise n' amabara abiri avanze harimwo ibara ryera n' ibara ryirabura.

Umurima mu nini cane uteyemwo amashurwe meshi afise n'amabara atandukanye harimwo ibara ryera ibara risa n'iryumuhondo rikaba rifise kandi n'amashami afise ibara risa niryi catsi kibisi.

Umugabo akuze yambaye impuzu y'akazi ifise ibara ry'ubururu. Ari hagati y'umurima uteyemwo ibigori vyinshi, vyinshi muri vyo bikaba vyeze ibindi bitarera neza. Inyuma y'aho hateye ibindi biti vy'ubundi bwoko.

Umugabo akuze yambaye agapira gafise ibara ryirabura, yarunze ibitoke kw'ikinga ariko arabisunika aca mw'ibarabara bifashisha mu kwiyunguruza canke mu kunguruza ibintu n'abantu, hirya gatoya hari abantu bariko baramuraba.

Abantu benshi barenga cumi harimwo abagabo n'abagore benshi muri bo bakirije ukuboko kw'iburyo bahagaze mw'itongo rinini riciyemwo uduce dutoduto tukaba turimyemwo ibiterwa bitandukanye bakikijwe n'ishamba rinini riteyemwo ibiti vyinshi

Itongo rinini cane ririmwo ikibanza kirimwo ubworozi bw'impene, kikaba cubakishijwe imbaho n'ibiti hakaba harimwo impene imwe ifise amahembe n'amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura.

Umurima munini uteyemwo ibitegwa bitandukanye hakaba harimwo n'nanasi mugabo zitarera neza harimwo n'abantu bigitsina gore bakenyeye ibitenge bariko barasoroma ,abandi bariko barakora ibikorwa bisanzwe .

Imifuko itekeye gushika hejuru irunze hagati mu kibanza kinini cane giteyemwo ubwatsi bukiri buto buto bufise ibarary' icatsi kibisi kikaba cicayemwo n'abagore benshi bamwe muri bo bakenyeye ibitenge bambaye n’udutambara ku mutwe.

Umurima munini uteyemwo ibiterwa bitandukanye bifise amababi asa n'icatsi kibisi ivyamwa vy'ivyo biterwa bikaba bitarera bigifise ibara risa n'iryicatsi kibisi, hirya gatoya hateye ibiti vyinshi.

Itongo rinini cane rifise igice kirimwo ubwatsi bwinshi nikindi gice kirimyemwo ibiti vy'ibigori vyinshi cane, hirya gato hari ibindi biti vyubundi bwoko bikikije n'umusozi muremure uteyeko ibiti vyinshi.

Umugabo akuze avuye mu murima gusoroma ibigori yikoreye ibigori vyinshi, ariko aca mu kayira gato gato impande yaho ateye ubwatsi bwinshi bukaba bukuze hariho n'ubundi butarakura neza.

Ikibanza kinini cane kirimwo inkoko zifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura zinshi muri zo zikaba ari inkoko kazi harimwo n'izindi z'isake hirya gatoya hateye ibiti vyinshi.

Umurima munini uteyemwo ibiti vy’ibigori vyinshi muri vyo umengo bireze mugabo atarabisoroma. Bifise amababi ashaka kumera nk’ayumye afise ibara ry’umuhondo n’ayandi afise ibara ry’icatsi kibisi.

Itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bwinshi bumwe muri bwo bukuze cane ubundi bukiri buto buto harimwo n' igice giteyemwo ibigori vyinshi bikaba bitarera hirya gatoya hari ishamba rinini riteyemwo ibiti.

Inyubako nini cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ikorerwamwo ubudandaza irimwo abantu beshi banze ivyo bariko baradandaza hariho ikibanza kimwe kirimwo ibirayi n'ikindi kirimwo ibindi biribwa bitandukanye.

Itongo rinini cane riteyemwo ibiti vy'ibitoki bimwe mu rivyo bimaze kwama impande yaho hari umurima mu nini cane uteyemwo ibiti vy'ibigori bitarera neza hirya gatoyi hari ishamba ririmwo ibiti vyishi.

Ikibanza kininiya bifashisha mu kudandaza ibirayi giciyemo uduce twinshi tukaba turunzemo ibirayi vyinshi hirya agatoya hari abantu bakora urwo rudandazwa ari n'iminzani yo kubipima.

Ivuka zeze zirenga zibiri ziterezi ku meza ikozwe mu giti imwe muri zo ikaba ikase mu bipande bibiri indani hayo hakaba hasa n'icatsi kibisi ikaba ifise n'ikibuto kinini.

Abagabo barenga batatu bariko baravomera mu murima uteyemwo ibiti bitarakura vy'ibigori, bambaye Ibintu ku mugongo bifashisha mu gutera umuti. Bakaba bakikijwe n'ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane gikorerwamwo urudandazwa cubakishije amabati n'imbaho mu buhinga bwa kijambere. Bimwe muvyo bahakore, bakaba bahadandariza ivyamwa vy'ubwoko butandukanye n'ibifunguwa n'ibindi n'ibindi.

Umurima munini cane uteyemwo imyumbati itarakura, myinshi muriyo ifise abashamyi afise ibara risa n'iry'icatsi kibisi. Hirya gatoya hateye ibindi biterwa vy'ubundi bwoko.

Intama ikuze ifise ubwoya bwinshi n’ amabara atandukanye harimwo ibara ryera n’ibara risa iry’umugina ikaba ihagaze ahantu hateye ubwatsi bwinshi . Bwinshi muri bwo bufise ibara risa n’icatsi kibisi.

Umugore akuze akenyeye n'igitenge, akaba yambaye n'agatambara gafise ibara ritukura ku mutwe ,yikoreye ku mugongo igitebo ,ariko aca hagati mu mirima ariko arasoma.

Umugabo akuze ahagaze mu murima munini cane yambaye agapira gafise ibara ry’icatsi kibisi mu minwe yiwe akaba afise ibijumbu vyeze ahejeje gusoroma , inyuma yiwe hariho abandi bagabo nabone bariko barasoroma.

Ikibanzo kinini cane kirimwo abantu benshi benshi muri bo akaba ari abagabo bariko baratwara amakinga ayo makinga yabo akaba yikoreye ibitoki bamwe n'abamwe baje gushora abandi baje kugura.

Umugabo yambaye ishati irimwo ibara ryirabura ahagaze mu murima munini cane ariko aravomera ibiterwa vyiwe ,bikaba bikikijwe n'ibiti birebire vy'ibitoke bimwe muri vyo bimaze kwera ibindi bikiri bito.

Umugore akuze akanyene igitenge yambaye no mupira w'icatsi kibisi akaba yambaye n'agatambara ku mutwe k'ibararyirabura ari hagati y'umurima wiwe muri ndi cane uteyemwo ibiterwa bitandukanyi muri ivyo bitegwa hakaba harimo ibifise ibara ry'icatsi kibisi.

Abantu benshi bari m'umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye, bamwe akaba arib' igitsina gabo ,abandi ar'igitsina gore benshi muribo bambaye udutambara k'umutwe canke inkofero k'umutwe.

Umurima munini cane utemwo ibiterwa bitandukanye vyinshi muri vyo akaba ari imyumbati ifise amababe asa ni catsi kibisi hirya agatoya hari iyindi mirima iteyemo ibiti vy'ubwako butandukanye.

Imifuko irengana ine itekeyemwo umuceri gushikana hejuru ikaba ifise ibara ryera iyindi ry'icatsi kibisi uyo wundi nawo ufise ibara risa niry'umuhondo iteretse ahantu mu nzu ikoregwamwo ubudandaji.

Umugore akuze yambaye inkofero akaba yambaye n’umupira umukingira imbeho ufise ibara ryirabura ,ahagaze mu murima uteyemwo ibiterwa bitandukanye hirya gatoya hari uduce tugabuye turimwo ubwatsi.

Abagore bakuze babiri bakenyeye ibitenge, bambaye n'ibitambara ku mutwe, bari hagati y'umurima munini cane bariko baraca ubwatsi busa nk'ubwumye bufise ibara rishaka gusa nk'umuhondo. Hirya gatoyi hateye ibiti vyinshi.

Umugore akuze akenyeye igitenge yambaye n' agatambara kumutwe arikumwe n' ikibondo ciwe bicaye hasi ku bisigarira vy' ibiharage batonoye hirya gatoya hari inyubako za kijambere zubakishijwe amabati.

Ivoka yeze ifise ibishishwa bifise ibara ry'irabura, iciyemwo mu bipande bibiri indani ikaba ifise ibara risa n'iryicatsi kibisi ikaba ifise n'ikibuto kinini.

Umugabo akuze yambaye inkofero , akaba yambaye n'impuzu y'akazi ifise ibara ry'umuhondo ari hagati y'umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye. Kimwe mu biterwa yariko arakorako kikaba gifise amababi y'icatsi kibisi.

Abantu benshi barenga cumi harimwo abagore n'abagabo, benshi muribo badugije ukuboko kw'iburyo bahagaze mw'itongo rinini rigabuyemwo uduce duto duto turimyemwo ibiterwa bitandukanye bakaba bakikijwe n'ishamba rinini riteyemwo ibiti birebire.

Igiti c'igitoke gisa neza kiriko igitoke kitarera neza ariko kidasigaje igihe kinini ngo cere, kikaba gifise amashami maremare, bimwe mumababi y'ayo akaba asa n'ibara ry'icatsi kibisi, harimwo n'ayandi agomba kugira ibara ry'umuhondo.

Umugabo akuze yambaye agapfuka munwa gafise ibara ritukura akaba yambaye n'impuzu yakazi ifise ibara risa n'icatsi kibisi ariko araca hagati mu murima wiwe asoroma ibiterwa bimwe bimwe bikaba vyeze ibindi bitarera neza.

Ikibanza kirimwo inzu ikoregwamwo ubworozi bw'impene ikaba yubakishijwe imbaho ibiti n' amabati ikaba igabuye mu duce twinshi dutandukanye harimwo n’ impene nyinshi zirenga cumi zimwe murizo zikaba zifise amabara atandukanye.

Itongo rinini cane ririmwo imirima myinshi igabuye mu duce dutandukanye ikaba iteye ibitegwa biteye ku murongo bikurikirana impande yaho hakaba hari agace gateyemwo ubwatsi bwinshi butarakura hirya gatoya hari imisozi.

Abagore benshi cane barenga cumi benshi muri bo nibo bakenyeye ibitenge abandi bambaye udutambaro kumutwe bari hagati mw'itongo rinini cane ririmo imirima igabuye mu duce dutandukanye bariko baraca hagati mu mirima basoroma.

Umurima munini cane uteyemwo ibitegwa bitandukanye harimwo igiti c'ivoka kimaze kwama ariko kitarera neza gifise amshami asa nicatsi kibisi impande yaho hateye ibigori bitarakura.

Umugore akuze akenyeye igitenge, akaba yambaye n'agatambara ku mutwe gafise ibara ryera. Ari hagati mu murima uteyemwo ibiterwa bikuze cane. Bimwe na bimwe muri vyo vyeze, ibindi bitarera neza.

Umugabo akuze yambaye inkofero akaba yambaye n' impuzu y’akazi ifise ibara ry'icatsi kibisi ariko aca hagati mu murima asoroma ivyamwa bimaze kwera bimwe murivyo bikaba bifise ibara ritukura ibindi bigifise ibara ry'icatsi kibisi.

Umugore akenyeye igitenge yambaye n'agatambara gafise ibara ryera ku mutwe arikumwe n'umugabo yambaye ishati ari hagati mw'itongo bariko bararaba ibiterwa vyabo hirya gatoya hari umurima munini uteyemwo ibigori.

Ivoka zeze ziteretse kw'isahani, zifise ibishishwa bifise ibara ryirabura, imwe mur'izo ikaba igabuyemwo kabiri, ikaba ifise indani ibara risa n'iryicatsi kibisi, n'ikibuto.

Umugabo akuze yambaye agapira gafise ibara ry'icatsi kibisi ari mu murima uteyemwo ibiterwa bitandukanye akaba ateruye mu minwe yiwe ibijumbu ahejeje gusoroma inyuma yiwe hari n'abandi bagabo bariko barasoroma.

Umugabo akuze yambaye agapira gafise ibara ry'catsi kibisi ahagaze mu murima akaba ateruye mu minwe yiwe ibijumbu ahejeje gusoroma inyuma yiwe hakaba hari abandi bagabo bafise amasuka n'abone bariko barasoroma.

Abantu barenga batanu harimwo abagore bambaye udutambara ku mutwe, harimwo n'umugabo yambaye inkofero, n'abana bari mu murima wabo uteyemwo ibigori bikiri bitobito bitarera neza.

Itongo rinini riteyemwo igiti c'ivoka kitarakura neza gifise ivyamwa bitarera neza gifise amababi afise ibara risa niry'icatsi kibisi, hakurya yaho hateye ibindi biti vy'ubwoko butandukanye harimwo n'ibigori.

Umugore akuze yambaye agapira gafise ibarary'icatsi kibisi yambaye n'agatambara ku mutwe, ariko arateragira ibiterwa bitandukanye inyuma yiwe hakaba hari umurima munene cane uteyemwo uduti tukiri dutoduto.

Umugore akuze yambaye agapira gafise ibara ryera, akaba yambaye n'agatambara ku mutwe. Ari hagati y'umurima munini cane. Ariko yamura amababi y'ibiterwa bitandukanye. Akaba afise ibara ry'icatsi kibisi.

Itongo rinini ririmwo imbata zirenga zitanu zifise amabara harimwo ayera n'ayirabura, hirya gatoya hari umurima munini uteyemwo ibiti bitandukanye harimwo n'ubwatsi bwinshi bufise ibara risa n'icatsi kibisi.

Umugore akuze w'umurimyikazi yambaye impozu y'akazi ifise ibara ry'ubururu arimwo itongore ineni cane ritemo ibiterwa bitandukanye hiryagatoya hari ishambo arineni ritemo ibiti birebire n'impande yaho hari no duti dutarakura dufise amashami akirimato mato.

Impene zirenga zitatu zifise amabara atandukanye mumabara zifise harimwo, iryera ibara ryirabura ,Ibara risa n'umugina ,ziriko zirisha m'umurima urimwo ibiterwa bitandukanye ukikijwe n'ibiti vy'ubundi bwoko birebire.

Abagabo batatu bakuze bafatanye amaboko bari hagati mu murima munini urimwo ibigori bikaba bitarakura umwe muribo ari hagati yambaye ishati isa N’umuhondo uyundi akaba yambaye ishati ikozwe mu gitenge.

Ibiyoba vyinshi basoromye baranikira baratonora, bimwe muri vyo bikaba bifise amabara ashaka kwera, ibindi navyo bikaba vyifiseko amabara ashaka kwirabura, birunze ahantu ari vyinshi birindiriye ko biribwa.

Umurima munini uteyemwo imyumbati. Impande yawo hari ibindi bitegwa bitandukanye. Hirya yawo gatoya hari imisozi minini cane iteyemwo ibiti bitandukanye. Iyo mirima ikaba irimwo ibitegwa bifise amababi y'icatsi kibisi.

Abagabo babiri bateruye ingunguru yuzuye amata harimwo uwambaye ishati ifise amabara ryera n'uwundi yambaye ishati ifise ibara ryirabura basuka mu yindi ngunguru yabugenewe bayuzuze amata.

Amavoka meshi arunze hasi ahantu mugatutu ,amwe muriyo agifise ibara ry'icatsi ayandi muriyo afise ibara rishaka kwirabura akikijwe nibindi biti vyamavoka nibindi biti bindi bitandukanye

Abantu barenga babiri bari mu murima munini cane wagutse, babiri muribo bakaba bambaye amakoti, umwe ariko arandika n'ikaramu ku mpapuro, abandi babiri bariko barasoroma ibitegwa biteye muruyo murima.

Abagore bane bari mu murima munini cane uteyemwo uduti twinshi tutarakura cane, harimwo udufise amababi asa n’icatsi n’utundi dufise amababi asa n’umuhondo umwe muri bo akaba yambaye agatambara ku mutwe.

Imifuka irenga mirongo ibiri yuzuye ibirayi itekeje N’imigozi itonze ahantu hamwe hirya yaho gatoya hari imirima y’ibindi biterwa vyo m'ubwoko butandukanye hariho n’ibiti bire bire bisumba ibindi.

Iyororero ry'udukwavu ririmwo udukwavu turenga dutanu. Tumwe muritwo akaba ari dutoduto, utundi dukuze, rikaba ryubakishijwe imbaho, indani hasasisijwe ubwatsi busa nk'ubwumye bufise ibara rishaka gusa n'umuhondo.

Imifuko myinshi yuzuye ifu yibigori ipanze igerekeranye, ikaba icafyeko ikigori mwibara ryicatsi, yanditseko nivyandiko mwibara ritukura. Ikaba ipanze ahantu mu nzu yabigenewe irindiriye ko ishorwa kwisoko.

Umuganga yambaye inkofero yirabura nimpuzu yakazi ifise ibara ryera, ariko aca mukayira gaca mumurima wiwe uteyemwo uduti duto duto dufise amababi afise ibara risa ry'icatsi tutarera neza .

Igiti c'igiterwa bita Imyembe gifise amababi y'Icatsi hariko n'imyembe irenga cumi ariko itarera neza gikikijwe n'ibindi biti vyubundi bwoko birebire cane bitarimwo iyembe harimwo ibindi biterwa.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa vy'ibigori, bimwe muri vyo bikaba bisa nk'ivyeze ibindi bitarera neza bikikijwe n'imisozi miremire cane iteyemwo ibindi biti vy'ubwoko butandukanye n'ibigori.

Igiti kininiya cane c'igiterwa citwa ivoka kiriko amababi asa n'icatsi kibisi hariko n'amavoka abiri bataramura, gikikijwe n'ibiti vyinshi vy'ubundi bwoko bw'ibiterwa butandukanye n'ivoka.

Abantu beshi bari mumurima uteyemwo uduti tukiri duto diuo tutarakura bambaye impuzu zisa nibara ry'ubururu hakaba harimwo abagabo hakaba harimwo nabagore bambaye ibirato bifashisha muburimyi n'ubworozi

Abantu barenga batanu bafise amasuka bariko bararima mu mirima yabo minini iri kumusozi muremure cane hirya yaho gatoya hakaba hari iyindi mirima iteyemo ibiti vy'ibitegwa bitandukanye birebire cane.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bita imyumbati ukikijwe niyindi misozi miremire cane iteyeko ibiti birebire vyose bifise amababi asa nicatsi bikiri bitoto hirya gato hateye ibiti binini binini

Abagabo babiri bahagaze hagati y'umurima umwe muribo yambaye ishati igomba kugira ibara risa niry'ubururu, bariko barasoroma ibigori harimwo ivyeze nibitarera neza, bimwe murivyo bikaba bifise ibara rishaka gusa ni catsi kibisi.

Abagabo batatu bafatanye amaboko bari hagati y'umurima wagutse cane uteyemwo ibigori bikiri bito bito, umwe muri bo akaba yambaye ishati ifise ibara ry’umuhondo, uyundi akaba yambaye ishati ikozwe mugitenge.

Abagore benshi bahagaze mumurima munini cane iteyemwo ibiterwa nkibigori nibindi bitandukanye bamwe muribo bakaba bambaye udutambaro kumutwe, uyundi muribo akaba ahetse umwana kumugongo.

Umugore akenyeye igitenge yambaye agapira n'agatambara ku mutwe bifise ibara risa ry'ubururu ariko asoroma imboga mu murima wiwe wagutse cane ukikijwe n'ibiti bitandukanye birebire cane.

Abantu benshi bariko baraca mumirima yabo , iyo mirima ikaba iri ahantu kumisozi miremire cane, akaba ari myinshi ,inagabuyemwo hariho hamwe hateye ubwatsi bufise ibara risa n'urwatsi ariko ahandi hakaba harimye.

Abantu bafise amasuka bariko bararima harimwo abagabo abagore n'inzego z'umutekano zambaye impuzu zakazi, hirya yabo hakaba hari imisozi miremire iteyeko ibiti bitandukanye n'ubwatsi bukiri butobuto.

Umugore akuze yambaye agatambara kumutwe gafise ibara ry'ubururu, ari hagati y'umurima munini wagutse uteyemwo ubuti buto buto bw'ibiterwa butandukanye, butarakura. Hirya yaho hakaba hari ibiti bibiri bikuze cane, bifise amashami maremare.

Abagore bagera kuri batanu bakenyeye ibitenge bamwe muribo bambaye udutambara kumutwe bafise amasuka bariko bararima mwitongo rinini cane riteyemwo ibitegwa bitandukanye hirya gatoya hari umusozi uteyeko ibiti birebire

Igiti c'igiterwa bita ivoka kiriko amavoka yeze ,gifise ibara ry'urwatsi ,gikikijwe n'ubwatsi butobuto, n'ibindi biti bitandukanye vy'ibindi biterwa, nk'ivoka ,imyembe n'ibindi bitandukanye .

Umugore akuze yambaye agatambara k'umutwe, afise imbuto agira atere mu minwe, hirya gato hariho agasozi gatoyi gateyeko utwatsi tukiri dutoya dutoto, hirya gato hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari.

Imifuko y'ibirayi irenga cumi ifise ibara ryera n'ibirayi yuzuye kugeza hejuru. Hari abantu babiri i ruhande, umwe yicaye. Hirya yavyo gatoya hari amashamba ateyemwo ibiti birebire cane.

Abagabo babiri barikumwe n'abagore babiri bafise amasuka bariko bararima mw'itongo rinini ,hateye utwatsi duto duto hirya yaho hari igiti kinini kinini n'ikindi giti c'igitoke kitarera neza, hakurya gatoya hari ibiti binini bikuze.

Ibigori bitekeye mugatebo bimwe murivyo bikaba bitonoye, ibindi bidatonoye. Ivyo bitonoye bikaba bifise intete zishaka gusa nibara ry'umuhondo, ibindi bifise amashami yavyo afise ibara ry'icatsi.

Imifuko yuzuye ibirayi yanikiye ifise ibara ryera, iruhande yaho hari abagabo babiri umwe ahagaze uyundi yicaye bakikijwe n'ibiti birebire bitandukanye biteye bitegeranye hari nubgatsi buto buto.

Umurima munini wagutse uteyemwo ibigori bikiri bitoto bitarakura neza, hirya gatoya hari umurima wundi uteyemwo utwatsi tukiri dutoduto bikaba bikikijwe nibiti binini birebire.

Inzu yubakishijwe ibiti yanikiyemwo ibigori vyumye, bimwe murivyo bitonoye ibindi bidatonoye, bikaba bifise intete z'ibara rishaka gusa n'umuhondo, bikaba birindiriye ko babikoza ico vyagenewe.

Impene zirenga zibiri ziriko zirarisha harimwo iyifise ibara ryera n'iryirabura, iyindi ifise ibara ryera rigaragara cane n'irindi ryirabura ritagaragara cane, ziriko zirarisha ahantu mu murima.

Umugore yambaye agapira kubururu n’agatambara kumutwe afise isuka ariko arasoroma amateke mu murima wiwe ukaba ukikijwe n’ishamba rinini riteyemo ibindi biti bitandukanye n’amateke yandi atarasoromwa.

Umugore akuze akenyeye igitenge yambaye nigitambara kibara ryirabura kumutwe ari hagati yumurima munini cane w'ibigori ariko arabisoroma bimwe murivyo bikaba bifise ibara rikiri ritoto ibindi navyo biriko biruma.

Umurima muniniya uri ku musozi ukikijwe niyindi misozi mininiya cane ifise amashamba manini uteyemwo ibiti vy'ibigori nibindi biterwa bitandukanye hari n'igipfungu cinshi kubera imbeho.

Umugore akenyeye igitenge yambaye n'agatambara kumutwe afise isuka kurutungu arikumwe n'umugabo yambaye ishati nawe nyene afise isuka kurutungu, bariko baca mukayira gatogato kari hagati y’umurima munini cane uteyemwo uduterwa dutandukanye.

Abantu bagize igice c'umuzingi harimwo: abagabo ,abagore ,n'abana hakaba harimwo n'abandi bicaye hasi bakikijwe n'ibiti bitandukanye n'umurima utarimye ufise isi yumye.

Abantu benshi cane harimwo abagabo n,abagore benshi muri bo bafise amasuka bariko bararima bakikijwe nishamba rinini cane riteyemwo ibiti vyubwoko butandukanye impande yaho hari n,inzu yubakishijwe inombe n,ubwatsi.

Umugabo akuze yambaye n'agapfukamunwa ari mu murima uteyemwo igiti c'ivoka kiriko n'ivoka bataramura, hasi hakaba hateye ubwatsi bukiri buto buto, butoto, n'ubundi bumeze nk'ubwumye ariko hateye n'ibindi biterwa bitandukanye.

Itongo rininiya riteyemwo utwatsi tukiri dutoduto tutarakura hirya yaho hariho uruzitiro rwubakishijwe ivyuma hakongera hakaba nibiti birebire cane numusozi munini cane uteyeko ivyo biti .

Ibiharage birunze ahantu hamwe muga bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ryera n' ibindi ibifise ibara ritukura cane ibindi bifise ibara ryicatsi kibisi n'ibindi bifise iraba ryirabura hirya gatoya bikaba birunze mu migwi.

Abagore bakuze barenga cumi bakenyeye ibitenge bambaye n'urutambara ku mutwe, bamwe muri bo bicaye hasi, abandi bo bahagaze inyuma, bari kumwe n'akana gato k'agakobwa, imbere yabo hatekeye igiseke kirunzemwo ibiharage vyinshi.

Abantu benshi barenga batanu bariko baca mu kayira gatoya; kari hagati y'amatongo manini cane ateyemwo ubwatsi harimwo ubukuze n'ubutarakura, hari n'imodoka ipakiye imifuko iifise ibara ryera.

Abantu benshi barenga bane, harimwo abagore n'abagabo bari mu murima ahantu hatekanye bariko baraca ubwatsi, bwinshi muri bwo bukaba ari ubwatsi bwumye bufise ibara risa n'iryumuhondo, kure yaho hari ahantu hateye ibiti vyinshi.

Ibigori bibisi biteretse ahantu, bimwe muri vyo bikiri ku gitiritiri, ibindi bahunguruye intete. Intete zaco zikaba zifise amabara atandukanye, harimwo intete zifise ibara ryera n'izindi zifise ibara ry'umuhondo.

Umugabo akuze ariko asunika ikinga itekeye ubwatsi bw'inka bwinshi cane, bufise ibara risa n'iry'icatsi kibisi. Ariko araca mukayira gatoya, gaca hagati y'imirima iteyemwo ibiti vyinshi.

Umufuko munini ufise ibara ryera urunzemwo ibiharage vyinshi muga bituzuye neza ivyo biharage bikaba bifise intete zimwe murizo zifise ibara rishaka gusa niry'umugina izindi ntete zikaba zifise ibara ritukura cane.

Itongo rinini cane riteyemwo amashurwe menshi afise amababi afise amabara abiri atandukanye, harimwo ibara ry'icatsi kibisi n'ibara ryera. Hirya gatoya hari uruhande ruteyemwo ubwatsi bwinshi n'ibiti birebire.

Ibiharage vyinshi birunze ahantu, bifise intete zumye, zifise amabara atandukanye, harimwo izifise ibara ritukura cane, n'izindi zifise ibara ryirabura.

Imifuko ifise ibara ryera itekeye ibigori yuzuye gushika hejuru ibigori bidatonoye vyinshi murivyo bifise intete zifise ibara risa n'iryera hariho n' ibindi bifise intete zifise ibara risa n' iryumuhondo.

Abagore benshi barenga batanu bakuze, bamwe muribo bambaye udutambara ku mutwe, bateruye urutaro ruriko ubwoko bw'ibiharage butandukanye, bumwe muribwo bufise ibara ryera, ubundi bukagira ibara risa n'iryumuhondo ubundi bukagira ibara ritukura cane.

Umuhore akuze yambaye agatambara mumutwe ari mw'itongo rinini cane, ririmwo imirima myinshi iteyemwo ibintu bitandukanye ariko arasoroma ibitegwa biteye muri uwo murima hirya gatoya hari ishamba rinini.

Umufuko utekeye ibiharage ufise ibara ryera, ukaba urimwo intete z'ibiharage zifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera, ibara ryirabura n'ibara risa niry'umuhondo; harimwo n'izindi zifise ibara risa n'iry'agahama.

Abantu benshi bashoye imifuko myinshi y' ibiharage ifise ibara ryera n' ivyanditse kuriyo mifuko mw'ibara ry'ubururu ikaba itekeyemwo ibiharage vyinshi bifise intete z' ubwoko butandukanye harimwo izisa n' ibara ry'umuhondo hamwe n' izindi zisa n' ibara ritukura cane.

Umufuko utekeye intete z'ibigori ufise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu, ukaba urimwo intete zirunzemwo zifise amabara atandukanye harimwo izifise ibara risa n'iryera, izindi zifise ibara risa n'iryumuhondo.

Umugore akuze yambaye umupira ufise wirabura akaba yambaye nagatambara ku mutwe gafise ibara ryirabura nyen yicaye ku gatebe gakozwe mu biti hagati y'umurima ariko arasoroma ibitegwa vyiwe.

Umugore akuze yambaye agapira k'iba araritukura akenye igitenge yambaye n'agatambara ku mutwe kibe aragirabura, ariko aratora ibiharakiye biri ku rutaro inyuma y'urugo rwiwe ngo ruzitijwe ibiti vyinshi.

Imifuko irenga itatu itekeye ibiyoba ifise ibara ryera yuzuye gushika hejuru ibiyoba bitonoye kandi vyumye hariho n' abagabo batatu bariko barayiraba impande yaho hari iyindi imifuko itekeye ibindi bintu.

Imifuko ifise ibara ryera irunze ahantu, hakaba hari n'abantu benshi baje gushora harimwo abagore hakaba harimwo n'abagabo hirya gatoya hari umurima munini cane uteyemwo ubwatsi bukiri buto buto.

Umwana w' umukobwa yambaye agapira gafise ibara ryirabura ariko aratora ibiharage biri kurutaro inyuma yiwe hari ikibanza giteyemwo utwatsi tukiri duto duto n' ibindi bitegwa bitandukanye.

Inyubako nini cane yubakishijwe ibiti, n'imbaho, n'amabati m'ubuhinga bwa kijambere, bifashisha mu kwanikiramwo ibigori, ikaba irimwo ibigori vyinshi cane vyinshi murivyo vyumye, ibindi bikaba bimeze nkibitaruma neza.

Umugore akuze akenyeye igitenge yambaye n'agatambara k'umutwe akaba ahagaze kw'ihema rifise ibara ryera hirya yaho gatoya hari ayandi mahema arunzemwo ibintu akaba atekeye, impande yaho hari inyubako za kijambere z'ubakishijwe amabati.

Ibigori bitekeye mu gatebo bishishuye bimwe muri vyo bikaba bifise intete zifise ibara ry'umuhondo ibindi bikaba bifise intete ifise ibara ishaka kwirabura n'ibindi bifise intete z'ubundi bwoko butandukanye harimwo n'ibara ryera.

Umurima munini cane uteyemo ibitewa bitandukanye harimwo no mucere ukaba ufise amababe asa n'ibaragicatsi kibisi ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye vyinshi muri vyo akaba ari birebire.

Inyubako yubakishijwe amabati n'imbaho nibiti mu buhinga bwa kijambere, bifashisha mukwanikira ibigori bimwe mirivyo bishishuye ibindi bidashishuye bikaba bifise intete zumye zifise ibara ry'umuhondo.

Umugore akenyeye igitenge yambaye n'agatambara ku mutwe arikumwe n'umugabo yambaye ishati yera bahagze kw'ihema yanikiyeko intete impande yaho hari imifuko itekeye hirya gatoya hari imirima iteyemwo imiceri.

Ibigori birenga bibiri bitekeye mu gaseke bimwe muri vyo bifise amashishwa ibindi bitonoye bikaba bifise intete zishaka kugira ibara ry'umuhondo , ibindi bikaba bifise intete zishaka kugira ibara ryera biteretse ahantu birindiriye ko bikozwa ico vyagenewe.

Abagore babiri bakuze bambaye udutambara k'umutwe umwe muribo akenyeye igitenge bariko baratobora Ibiyobe bakikijwe n'amazu akorerwamwo urudandaza hirya gatoya Hari ibiti bitemyemwo uduce duto duto.

Umugore akuze yambaye agapira karimwo amabara yera nayirabura yambaye n' agatambara kumutwe ateruye umwana ateruye n' igiseke kirimwo ibiharage bidatonoye ari mumurima hagati, hirya gatoya hateye ibitegwa bitandukanye harimwo ibigori.

Ibigori vyumye vyanikiye hasi kugira biceko akazuba vyume neza bikaba bikikijwe n'utwatsi dutoduto, hariho n'umugabo ariko arabikurikirana avyegeranya kugira avyumishe neza nkuko bitegerezwa.

Inzu yagenewe kwanikiramwo ibigori. Yubakishijwe ibiti, n'imbaho, n'amabati. Ikaba yanikiyemwo ibigori vyumye. Bimwe murivyo bitonoye, ibindi bidatonoye, kenshi murivyo bikaba bisa nkibirindiriwe gukoreshwa.

Abagore babiri bakuze bambaye udutambaro kumutwe bahagaze hagati mumurima bariko barasoroma ibiterwa hirya gatoye hari utundi twatsi dutoduto tuhateye tutarakura hari n’ibiti birebire bifise amashami manini cane.

Abagore benshi bakuze barenga batanu bamwe muribo bambaye udutambara kumutwe bateruye igitaro gishasheko ibiharage vy' ubwoko butandukanye bimwe muri vyo bifise ibara y' umuhondo ibindi bikagira ibara ryera ibindi bikagira bikagira ibara ritukura

Umurima muniniya cane ufise agace gateyemwo amasaka menshi cane, amwe muriyo ageze kwamurwa, akaba yeze cane akaba afise n'amababi afise ibara ry'icatsi kibisi, amwe muriyo akaba akuze cane ageze kwamurwa.

umugore akenyeye igitenge yambaye nagatambara k'umutwe hamwe n'umugambo yambaye ishati ifise ibara ryera bariko baratora umuceri impande yaho hakaba hari imifuko irenga cumi, yera ,yuzuye umuceri hirya yaho gatoya hakaba hari ibiti binini cane .

Ibiyoba vyasoromwe, biranikirwa, biratonorwa, birunze ahantu ari vyinshi cane. Bimwe murivyo bikaba bifise ibara ritukura cane, ibindi bifise ibara ridatukura cane birunze ahantu birindiriye kobabikoza ico vyagenewe.

Umurima muniniya cane uteyemwo igiterwa c’amasaka, ayo masaka akaba atarera neza mugabo ari maremare cane , akaba afise amababi akiri matoto, hirya yavyo gatoya hateyemwo ibiti vy’ubwoko butandukanye .

Abagabo n’abagore bariko barafashanya kwanikira ibigori babikura mu mifuko ibitekeye bavyanikira hanze ku zuba, ku mahema afise ibara ry’ubururu bakikijwe n’amatongo ateyemwo ubwatsi bukiri buto buto n’ibindi bigori vyumye.

Umugore yicaye hasi yambaye igitenge n'agafukamunwa ariko atora ibiharage ibishashe hasi ari vyinshi cane, hirya gatoyi hakaba hari uruhome rwubakishije amatafari hirya yarwo ibiti biteye vyinshi cane.

Ibiyoba vyinshi cane bikiri bibisi bagiheza gusoroma ariko bitaratonorwa, bimwe muri vyo bikaba bifise amabara asa n'umugina, ibindi navyo bikaba bifise amabara ashaka gusa n'umuhondo birunze ahantu ari vyinshi.

Ibiterwa vyamasaka bishashe ahantu bikaba bifise amabara agiye atandukanye bimwe murivyo bifise amabara ashaka kwera, ibindi bikagira amabara ashaka gutukura cane nibindi bifise amabara ashaka gusa n'umugina

Amazu kubakishijwe ibiti kanikiyeko ibigori vyumye bimwe murivyo bitonoye ibindi bidatonoye, impande yaho hari inzu yubatswe vya kijambere yubakishijwe amatafari ariho n’imiryango ifise ibara ritukura n’ibindi bitandukanye.

Inzu y'ububiko bw'ibiyoba yubatse mu buryo bwa kijambere yanikiyemwo ibiyoba vyinshi cane, harimwo n'umugabo ariko arabikurikirana akaba yambaye agapira gashaka kugira ibara risa n'umuhondo, hirya yavyo gatoya hakaba hakikijwe n'ubwatsi bukiri butoya.

Umuntu avuye gusoroma ibiyoba bitaratonorwa akaba abifise mu ntoke , impande yiwe hari umurima harimwo n'akayira gaca hagati mw'itongo , uwo murima ukaba uteyemwo utwatsi dufise ibara ry'icatsi ari dutoduto.

Inyubako niniya cane yubakishijwe ivyuma, Yagenewe kwanikiramwo ibigori. Ikaba ikikijwe n'itongo rinini cane riteyemwo uduti dutoduto dufise ibara ritoto, tutarakura, ryanikiwemwo ibigori vyumye.

Ikibanza gikorerwamwo ubworozi bw'impene kizitirijwe ibiti giteemwo n'ubwatsi butobuto kirimwo impene zirenga zitanu harimwo izikuze harimwo n'imyagazi yaco zikaba zifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura.

Abantu batatu bakuze harimwo abagabo babiri n'umugore umwe bambaye impuzu z'akazi zifise ibara risa ibara ry'ubururu inyuma yaho hakaba hari inyubako yubakishijwe amatafari.

Ikibanza kinini cane gikoregwamwo ubworozi bw'inkoko kirimwo imiswi gusa ikaba ari myinshi cane irenga mw'ijana imwe muriyo ikaba ifise ibara ryera iyindi ikaba ifise ibara r

Abaganga babiri bavura ibitungwa bambaye imuzu z'akazi zifise ibara ryera bafise n'udukoresho bifashisha mu kupfura ivyo bitungwa umwe akaba ari umugabo uyundi ari umugore bariko bavura imbwa ikuze.

Umugore akuze yambaye impuzu zakazi zifise ibara ry'icatsi kibisi akaba yambaye n'udukingira amaboko n'agatambara ku mutwe gafise ibara ry'icatsi kibisi nyene ariko avura inka ifise amahembe manini cane.

Abaganga bavura ibitungwa babiri bariko baravura ingurube ikuze. Bari mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubwo buvuzi. Umwe muribo yambaye agafukamunwa gafise ibara ryirabura, uwundi akaba yambaye impuzu y'akazi ifise ibara ryera.

Itongo rinini cane ririmwo ibwatsi bukuze harimwo n'inka nyinshi zirenga cumi nazitanu zifis'amahembe maremare cane, zikaba zifise amabara avanze ,harimwo iryera, iryirabura n'irindi risa n'umugina hirya gatoyi hatey'ibiti birebire.

Itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bwishi impande yaho hari iraro rinini riciyemwo uduce dutandukanye harimwo inka imwe ifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryera n'iryirabura.

Abagabo babiri bakuze bari mw'iraro ry'inka ryubakishijwe ibiti n' amabati, umwe muribo yambaye impuzu y'akazi, bariko barafashanya mu kuvura iyo nka iri ngaho hantu. Ikaba ifise amabara abiri atandukanye harimwo iryera.

Ikizu kinini gikorerwamwo ubworozi bw'inkoko kirimwo inkoko nyishi zirenga ijana nyishi murizo zikaba zifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara risa n'iryumugina harimwo inkoko kazi n'isaki.

Igibanza kinini cane kirimwo intama zikuze n'izindi zitoya kirimwo, kandi n'abantu benshi harimwo igitsina gabo n'igitsina gore bamwe muri bo baje gushora ibitungwa vyabo abandi na bo baje kugura.

Akazu kubakishijwe ibiti gakorerwamwo ubworozi bw'ingurube karimwo ingurube imwe ikuze ifise ibara ryirabura n'ibibuguru vyayo birenga cumi bifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura.

Iraro rinini cane ryubakishijwe ibiti n'imbaho na mabati rigabuye muduce twinshi rikaba ririmwo inka zirenga zibiri, imwe muriyo ikaba ifise ibara rimwe ryirabura, iyindi ifise amabara abiri atandukanye.

Abagabo babiri bakuze umwe yambaye agapira gafise ibara ryera uyundi yambaye agapira gafise ibara ritukura bari mukazu kagenewe ubworozi bw'ingurube kubakishijwe imbaho bakaba bariko bavura zimwe mu ngurube zihororewe.

Abagabo babiri bakuze umwe yambaye agapira gafise ibara jera uwundi yambaye agapira gafise ibara ritkura bari mu kazu kagenewe gukorerwamwo ubworozi bw'ingurube kubakishijwe ibiti n'imbaho bariko baravura ingurube.

Abantu barenga batanu harimwo abagabo n' abagore bariko baritaho igitungwa kiryamya hakaba hateye ubwatsi bwinshi butarakura neza bufise ibara risa niry'icatsi kibisi hirya gatoya hateretse indege.

Intama zibiri zikuze ziriko zirarisha mw'itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bwishi bukuze ubundi butarakura neza zikaba zifise ibara ryera ubwo bwatsi nabwo bufise ibara ry'icatsi kibisi.

Umugabo akuze cane ari mu kibanza kinini cagutse. Afashe impene yiwe ikuze ifise n'amahembe, ifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura. Hirya gatoya hateye ibiti vyinshi.

Iraro ry'inka rinini cane ryubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati, rigabuye mu duce twinshi ririmwo inka zirenga zibiri, harimwo iyifise ibara ryirabura n'izindi zifise amabara atandukanye.

Impene zibiri zifise amabara atandukanye zimwe mumabara zifise harimwo ibara ryera, ibara ryirabura n' ibara rishaka gusa n' umugina ziri mukibanza basanzwe bashoreramwo impene hari n' abantu benshi baje kuzigura.

Umugabo akuze w'umworozi w'ingurube yambaye ikirato yifashisha mu burimyi n'ubworozi, arikumwe n'ingurube yiwe ikuze cane iri impande y'akazu kubakishijwe imbaho n'ibiti hamwe n'amabati.

Iraro rinini cane ry'inka ririmwo inka zirenga cumi, nyinshi muri zo ziriko zirarisha, zikaba zifise amabara atandukanye. Amwe mu mabara zifise, harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura n'ibara risa n'iry'umugina.

Inzu yubaswe mu buhinga bwa kijambere igabuye mu duce twinshi dutandukanye, ikorerwamwo ubworozi bw'inkoko ikaba irimwo inkoko zirenga ijana na mirongo itanu, zimwe murizo akaba ari inkokokazi izindi ari isaki.

IItongo rinini riteyemwo ubwatsi bukiri butobuto butarakura bufise n'ibara risa n'icatsi kibisi, rikaba rikikijwe n'ibiti birebire bifise amashami maremare cane hirya gatoya yaho hari imisozi minini.

Itongo rinini cane ryagutse riteyemwo ubwatsi butarakura rikaba rikikijwe n' ibiti vyinshi vy' igitoki n' ibindi bitegwa ririmwo iraro ry'inka hakaba harimwo inka imwe ifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryera n' ibara ryirabura.

Ikibanza kinini cane gikorerwamwo ubworozi bw'impene kirimwo impene nyishi zirenga cumi harimwo n'imyagazi yazo ikaba ifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera n'iryirabura.

Abantu benshi cane harimwo abagabo n' abagore benshi muribo bambaye udupira dufise ibara ryera bariko barabara inka zikuze ziri mw'iraro ryubakishijwe ibiti n' amabati, izo nka zikaba zifise amabara atandukanye.

Umuganga avura ibitungwa yambaye impuzu y'akazi ifise ibara ry'ubururu, ari mw'iraro ry'inka ryubakishijwe ibiti, ariko aravura inka ifise amabara abiri atandukanye, harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura.

Umugabo akuze yambaye inkofero n'ibirato bikoreshwa mu burimyi n'ubworozi arimwo iraro ryinka ryubatswe mu buryo bwa kija mbere ririmwo inka zirenga cumi zifise amabara atandukanye arimwo iryera n'iryirabura.

Inzu yagutse cane ikorerwamwo ubworozi bw'inkoko, igabuye mu duce dutandukanye ,yubatswe mu buryo bwa kijambere ishobora kuba irimwo inkoko zirenga ijana. Zimwe murizo akaba ari imiswi, izindi akaba ari inkoko zikuze harimwo inkokokazi hamwe n'isake.

Akazu gakorerwamwo ubworozi bw'ingurube kubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati, kagabuye mu duce twinshi turenga tubiri, kamwe muri utwo duce kari ingurube zikuze n'ibibuguru vyazo, hirya gatoya harimwo iyindi ngurube imwe.

Iraro ry'inka ryubakishijwe ibiti n'amabati biteye mw'itongo ryubatse harimwo inka imwe n'umuntu ariko arayiragira, iyo nka ikaba ifise amabara abiri harimwo iyera n'ibara ryirabura, ku ruhande haho hakaba hari inyubako yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Itongo rinini cane riteyemwo uduti duto duto n'ubwatsi bwinshi, bifise ibara risa n'icatsi kibisi, ririmwo inka zirenga zitatu, imwe mu mabara zifise harimwo ibara ryera, n'ibara ryirabura, n'ibara risa n'umugina, hirya gatoya hateye ibiti vyinshi.

Abantu benshi bari ahantu mwitongo bamwe muribo bambaye udupira dusa abandi bariko baravura igitungwa kiryamye hasi muri iryotongo hakaba hateye utwatsi tukiri duto tutarakura hirya yaho hakaba hateretse indege.

Aka nzu borororeramwo ingurube kubakishijwe ibiti n'imbaho, indani hashashemwo ubwatsi bukiri butoto harimwo ibi bunguru birega bitanu kumpande zaho mukandi gace hakaba harimwo ingurube zikuze.

Umugore akuze yambaye agatambara kumutwe n'umupira ukingira imbeho, ari mu kazu bororeramwo inkoko kubakishijwe ibumba rikomeye, harimwo inkoko zirenga cumi zimwe muri zo akaba ari inkokokazi izindi akaba ari isake.

Inka ikuze cane, ikaba ifise n'amahembe manini cane; ifise amabara, iryera, ikongera ikagira n'ibara risa n'umugina; iriko irarisha mwitongo ririmwo utwatsi tukiri dutoduto ,hirya hateye ibiti binini cane.

Inzu yubwororero bwingurube yubakishijwe ibiti nimbaho harimwo nagace kubakishijwe amatafari ahiye imwe murizo ngurube ikaba iryamye izindi nazo zihagaze ziriko zirarisha birikumwe nibibuguru vyazo .

Umuntu ari mutungo ryiwe yambaye ishati yera ariko araraba inkoko ziwe ingene zitoragura, harimwo nimpene zirenga zibiri imwe muri zo ikaba ifise ibara ryirabura impande yaho hari inzu yubwororero.

Umuganga avura ibitungwa ari impande yiraro, harimwo inka zirenga zibiri zikaba zifise amabara ashaka kwera nayandi ashaka kwirabura iryo raro rikaba rikikijwe n'ibiti vyishi birebire n'utwatsi tukiri duto duto.

Iraro rininiya ririmwo inka nyinshi zimwe murizo zikaba zifise amabara yera nay'irabura izindi zifise amabara y'irabura gusa, rikikijwe n'ahantu hari imirima minini cane, kuruhande hateye ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Intama zigera kuri zibiri ziri ahantu hari ubwatsi bwishi, zikaba zifise ibara ryera imwe murizo iriko irarisha iyindi nayo iraba k'urundi ruhande kandi zikaba zikuze.

Inzu niniya bororeramwo impene yubakishijwe ibiti n'imbaho n'amabati irimwo impene zikuze n'imyagazi yayo imwe muriyo ikaba ifise amabara yirabura izindi zifise amabara yera .

Abaganga babiri bavura ibitungwa bariko barafashanya bambaye udupfuka munwa n’impuzu z'akazi zifise ibara ryera kuvura inka bayitera urushinge iyonka ikaba ifise amabara abiri iryera n'iryirabura.

Umwungere aragiye inka zibiri imwe murizo ikaba yirabura iyindi ifise amabara avanze iryera n'iryirabura akaba yambaye agakofero n'inkoni ariko arakoresha mukuziragira hirya gatoya hari abandi bantu bariko baramurorera

Akazu kaniniya bororereramwo inkoko karimwo inkoko nyinshi cane ,zimwe murizo akaba ari inkokokazi zifise amabara ashaka gusa n’ay’umuhondo n’ayandi mabara ashaka gusa nk’ayatukura, nyinshi murizo zikaba zikuze cane.

Abagabo babiri bambaye impuzi z'ubururu umwe muribo yambaye inkofero barikumwe n'inka nini ikuze ifise amahembe manini cane, bakikijwe n'imisozi iteyemwo ivyatsi n'ibindi biti bitadukanye.

Akazu bororeramo ingurube kubakishijwe ibiti n’imbaho n’amabati. Karimwo ingurube nini iryamye hasi, iriko yonkwa n’ibibuguru vyayo birenga bitandatu, biboneka yuko tukiri dutoya dutarakura.

Umuganga avura ibitungwa ari kw'iraro ariko atera urushinge inka ifise ibara ryera n'iryirabura hariho n'abandi bantu bariko baramurorera n'uyundi muganga mugenzi we ariko aramufasha.

Ingurube ikuze cane ifise ibara ushaka gusa n'iryumugina iri mu mazi k'ubwororero bw'ingurube, kubakishijwe imbaho n'ibiti n'amabati, kagabuye mu bice vyinshi cane, ivyo bice bikaba birimwo ibibuguru vyayo.

Inkende itarakura ifise ubwoya bwishi busa n'ibara ry'irabura yicaye ahantu hari ibiti vyishi vy'ubwoko butandukanye bikaba bifise amababi asa n'icatsi kibisi harimwo nayumye afise ibara ry'umuhondo.

Intare y'ingore iteruye icane cayo mw'izosi mukanwa kayo, iri hagati y'itongo rinini cane riteyemwo ubwatsi bw'amabara atandukanye. Rimwe muri ayo mabara akaba ari ibara ryera, n'ibara ry'icatsi kibisi, ikikijwe n'ibiti binini.

Igikona gikuze gihagaze ku giti cumye , gifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryera harimwo n’irindi bara ryirabura , kiriko kiraba hasi gifise n’umunwa usongoye cane .

Inyuni ifise amabara abiri atandukanye, harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura ,ikaba ifise amaso arimwo ibara ritukura ikaba ihagaze ku giti batemye kimaze kwuma.

Ikinyamasyo kinini cane gikuze kirikumwe n' utwana twaco turenga cumi na dutanu turi mu kibanza kinini giteyemwo ubwatsi bwinshi bufise ibara risa niry'icatsi kibisi.

Inyoni ikuze ifise amabara abiri atandukanye, harimwo ibara ryirabura n'ibara ry'umugina, iri ahantu ku nkombe y'uruzi hari utwatsi twumye n'utundi hirya yatwo gatoya, tugifise ibara risa n'icatsi kibisi.

Inyoni ihagaze ku giti cumye ifise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryirabura n'ibara ry'umuhondo inyuma yaho hari ibiti vyubundi bwoko bihateye nizindi nyoni.

Akanyoni gatoya gafise amabara abiri atandukanye harimwo ibara ryera n'ibara ryirabura kakaba gahagaze mw'itongo rinini riteyemwo ubwatsi bukiri butobuto butarakura bufise ibara ry'icatsi kibisi.

Inka zikuze zitatu zo mw'ishamba zifise amabara yirabura n'amahembe maremare ziri mw'ishamba riteyemwo utwatsi dutoduto dusa nk'utwumye, hirya yavyo gatoya hari ibiti vy'ubwoko butandukanye biteye bitegeranye.

Imisambi itatu ifise amabara ane, yose isa harimwo ibara ryera niryirabura niritukura nirisa numuhondo iriko itemberera mumazi , ateyemwo ubwatsi bukiri butobuto butarakura .

Ishamba rinini cane ritiyemwo utwatsi twumye dufise ibara ry'umuhondo harimwo Inka zitatu zikuze zo mwishamba zifise amabara yirabura; namahembe maremare cane, hirya yaho hateye ibiti birebire cane. .

Inyoni iri mu bwoko bw'inuma ihagaze ku mashami y'igiti kirekire cane, ayo mashami akaba afise ibara risa n'icatsi rikiri ritoto, rikikijwe n'amashamba manini cane ateyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Akanyoni gatoya katariko karaguruka gafise ibara ryirabura, n'umunwa ushaka kugira ibara ryera, gahagaze kwisi iteyeko utwatsi dutoduto dufise ibara ryicatsi tukiri dutoto dukikijwe n'ishamba.